Ahantu hanini hameze nkikibuga hari ivyondo hasi. Kure, hari abantu batatu bahagaze bamwe bambaye impuzu zera uwundi yambaye igikanzu gisa nubururu. Imbere hakaba hari umugabo asutamye ariko arakama inka. Inka ikaba iziritse kumaguru. Hakaba hari iyindi nka inyana iriko ironka kuriyo nka. Hakaba hari ikirere gisa nigikanye rwose.

Umugabo ari mw’ibarabara ariko agenda asunika ikinga yiwe n’amaguru, yambaye i pantaro gusa atambaye umupira. Ikinga yiwe iriko ibiti yatemye. Iruhande y’iryo barabara hari ibiti vyinshi n’ivyatsi vyinshi n’umusozi. Imbere yiwe yuwo mugabo hari uwundi mugabo ariko araza agenda n’amaguru.

Umurima w,ibigori vyinshi vyeze hagati hagiye harimwo inzira abahinzi bacamwo bagiye gusarura imbere hari ivyatsi bikeya harasa nkaho ikirere kirimwo ibicu bikeya ibigori bikaba bifise akamaro kenshi aho babisya bakabikuramwo ifu canke bakabirya uko nyene babitetse.

Inka nyinshi ziri ahantu hari ubwatsi bwinshi ziriko zirarisha, harimwo inka zifise amabara atandukanye, harimwo izifise ibara ryera hari n'izindi zifise ibara ryera rivanze n'iryirabura hakaba hari nizindi zirabura, inyuma hari ivyatsi vyinshi hakaba hari n'ibiti vyinshi gose.

Abagabo babiri bari ahantu mumurima umwe yicaye n' uyundi asa n' uwusutamye, uwicaye yambaye agapira kubururu n' ipantaro yirabura, n' uwundi nawe yambaye agapantaro k'ubururu ni pantaro yirabura n'ibirato vyera; bakaba bafise ibidimoro kimwe cera n'ikindi c'ubururu.

Umugabo ariko arakora ku nka iri mu kiraro, inka ifise ibara ryirabura n'iryera, umugabo akaba yambaye inkofero y'ibara ry'ubururu, akaba yambaye ishati y'amaboko aciye n'iyindi shati hejuru ntoya nayo ifise amaboko aciye ry'ibara ry'ubururu , inyuma yico kiraro hakaba hari ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi.

Ikiyaga kinini hagati hari ubwato butoya buri kure hakaba hari imisozi miremire iri inyuma gose hari ikirere ciza izuba risa nkaho ririko rirarenga hakaba hari ibicu vyinshi biri mu kirere ikiyaga abantu bakunda kukijamwo bagiye kuroba canke kwoga.

Inka nyinshi ninyana ziri mukiraro kure hakaba hari izindi nka zibara ryera ziri mukiraro cazo inka akaba ari igitungwa ciza kubera ko gifise akamaro kenshi mubuzima bwumuntu inka itanga amata inyama canke amavuta kandi vyose bifise intunga mubiri nyinshi kandi nziza kumubiri wumuntu.

Ikiyaga kinini kiri ahantu hitaruye haba hari ikirere ciza nkaho hatanguye kugoroba, akazuba gakeya n’ibicu vyinshi. Mu kiyaga niho abantu baja kuroba amafi cyanke indagara. Mu kiyaga abantu benshi bakunda kujayo bagiye koga kubera ko akenshi bigorora imitsi y'umubiri w'umuntu.

Ahantu hari ivyatsi vyo hasi vyinshi vyubwoko butandukanye muri ivyo vyatsi harimwo amazi makeya kuruhande hakaba hari ivyatsi vyumye kure gato hari ibiti bisa nivyibigori navyo vyumye baciye hakaba hari akayira kuruhande gatoya kivu abantu bacamwo hari inzu bariko barubaka hakaba hari ikirere ciza

Inyoni nziza zitatu zihagaze hejuru kunzu inyuma yazo hari imitegura yashaje, izo nyoni zikaba zifise amabara atandukanye :inyoni imwe ifise ibara ryera gusa, iyindi ikaba ifise ibara ryera rivanze n'iryabura n'irindi risa n'imvi rike iyindi nyoni ikaba ifise ibara ry'irabura n'irindi rivanze risa n'imvi.

Amazi y'uruzi ari hagati ahantu hari ivyatsi vyishi n'ibiti vyishi birebire kure gose hakaba hari inzu nyishi z'ubwoko butandukanye harimwo zimwe zubakishije amatafari hejuru zifise amabati hakaba hari ikirere ciza hari ibicu bigereranye.

Indimu zibiri ziri ku giti, indimu ni icamwa ciza gifise akamaro kenshi, indimu abantu benshi bakunda kuyikoresha mu vyo kurya canke mu kuvura ingwara zimwe na zimwe canke abenshi bakayikoresha mu gukora imitobe. Indimu k'umuntu akunda kuyirya akunda kuba afise amagara meza.

Ikiyaga kinini gose imbere hakaba har' amabuye manini cane, kuruhande imbere gatoyi yico kiyaga har'utuzu tubiri dusa n udufatanye twubakishijwe ibati rimwe harimwo n'abantu hagati hakaba har' ikirere ciza harikwaka akazuba gakeyi haba ntabicu bihari.

Ishamba ririni gose ririmwo ibiti vyinshi. Imbere y'iryo shamba hari ikiyaga kininiya gose. Kure y'icyo kiyaga hari n'indi misozi miremire. Ikiyaga kikaba ari ciza kubera ko usanga abantu benshi ariho baja kurobera amafi cyanke indagala.

Inyoni ihagaze mu giti ifise umunwa muremure usongoye, iyi nyoni ifise amabara atandukanye aho umunwa wayo wirabura , ikaba ifise ijisho ritukura ririmwo n'ibara ryirabura, hejuru kumutwe ifise ibara ryirabura ariko ahandi ikaba ifise ibara ryera.

Umugabo ahagaze mu kazu k’inkoko yambaye umupira n’ipantaro, afise inkoko mu ntoke , hari inkoko nyinshi ziri hasi . Inkoko ni Ibitungwa vyiza kubera ko zifise akamaro kenshi cane . Inkoko zitanga amagi afise intungamubiri nyinshi kandi zikaba zifise inyama abantu benshi bakunda.

Ishamba rinini riri hagati mumisozi harimwo ibiti vyinshi nivyatsi vyinshi. Hakaba hari ikirere ciza, hariko hararasa izuba rikeye, hari nibicu bikeye. Ishamba nyene akaba ari ryiza kubera ko ribamwo ibikoko vyinshi bitandukanye. Kandi ishamba rikaba rikwega imvura.

Imyembe myinshi iri hasi iri ahantu mu murima w'ibigori ibigori biri kuruhande bikaba vyarumye hakaba hari umuntu umwe ariko arayisarura ayifata mu ntoke ayishira mu mifuka imyembe akaba ari icamwa ciza kiryoha kizwi kuba gisosa imyembe ifise intunga mubiri nyinshi kumubiri w'umuntu.

Ahantu mu kirundi hari umukobwa yambaye agapira gafise ibara ry’umuhondo rivanze n’icatsi, afise agatambara k’ibara ritukura ku mutwe akaba yikoreye inkwi hamwe n’ivyatsi, inyuma yiwe hari abandi bana batoya n’abandi bantu bakuru inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishijwe ivyondo.

Ikiyaga kinini gose cegereye ahantu hari ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi birebire vyakuze. Kuregose yico kiyaga hakaba hari umusozi nawo uriko ibiti vyinshi hakaba hari ikirere ciza gisa naho buriko buragoroba. Hari n'ibicu bikeye mukirere.

Umugabo yambaye ishapo ahetse ikintu k'umugongo c'ibara ry'ubururu n'umuhondo ari m'umurima w'ibigori ariko agenda ateramwo umuti wica udukoko dutuma ibi biterwa bitamera neza, uwo muti ni mwiza kuwutera kuberako bituma Ibiterwa bikura neza atakibazo bifise.

Inyoni nziza ihagaze mu vyatsi vyinshi, ifise izosi rirerire, hejuru ifise ubwoya bwinshi busa n'icuma, mu maso ifise umunwa usongoye ikaba ifise amabara arimwo iryirabura n'iritukura, hasi ifise amaguru maremare gose, inyuma ikaba ifise amababa hariko amabara yera n'ayirabura.

Abagabo babiri bari mu kiraro c'inka, bambaye udupira dutukura turimwo nayandi mabara atandukanye, bakaba bariko barakora ku nka iri hagati ifise amabara abiri atandukanye ibara ryirabura n'iryera iyo nka ikaba ifise n'iherena ku gutwi, ku ruhande hari iyindi nka iri mu kiraro cayo.

Umuntu ariko ahereza uwundi udutabi tubiri ukuboko kwo hirya akaba afisemwo izindi, itabi ikaba ari ikintu abantu benshi bakunda kunywa batumura bakwega bikaja mubihaha itabi rizwi nko kuba atari ryiza kubera ko ryonona umubiri w'umuntu.

Inka nyinshi zubwoko butandukanye ziriko zirarisha, zimwe zifise Ibara ryera n'izindi zifise Ibara ryera niry'irabura hamwe n'izindi zifise Ibara risa niry'ivu zikaba ziri ahantu mukiraro, hari ibindi biraro birimwo Inka, kure yivyo biraro hari ibiti birebire gose.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hanini hari ivyatsi zisa naho ziriko ziratoragura, inyuma hari inzu yubakishije amabati isa n’icondo. Inyuma yaho kure hakaba hari imisozi n’ivyatsi birebire hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi n’akazuba gakeyi.

Ahantu mukibuga hari Ivyatsi vyinshi, har'Inka nyinshi zivyibushe zisa neza, zifise amabara menshi atandukanye, Inka irimbere ifise ibara ryera rivanze n'Ibara risa n' ivu.

Ahantu hari inzu nyinshi gose z,ubwoko butandukanye harimwo zimwe zubakishijwe amabati zigufiya hamwe nizindi ndende nazo ziriko amabati hejuru zikaba ziri ahantu hari ibiti vyinshi ni vyatsi vyinshi hakaba hari ninzira ziri hagati yayo mazu .

Ikiyaga kinini hagati hari umuntu ariko aratwara ubwato yambaye agapira k'ibara ry'irabura, imbere y'ico ikiyaga hari igiti cakuze gifise amababa menshi, hakaba hari ikirere ciza, hari ibicu bikeyi, hakaba hari no hararasa nakuzuba gakeya gose.

Ivyatsi vyinshi imbere hari n'amabuye matoya menshi hagati inyuma mur' ivyo vyatsi har' inzu isa niyituzuye hejuru hariko amabati kure gose haraboneka ahantu har' inzu nyinshi cane ziriko amabati menshi hakaba har'ikirere ciza harikwak'izuba har'ibicu bikeya.

Inka nyinshi zir'ahantu har'ivu harimw'ivyondo imbere, izi nka zikaba ziriko zirarisha ku vyatsi biri ku ruhande, zikaba zifise amahembe n'amabara atandukanye, zimwe zifise amabara yirabura izindi zikaba zifise ibara risa n'ivu canke ibara ibara risa n'ivu rivanze ni ryer,a inyuma yazo hakaba har'abantu, mbere yizo nka har'uruzi.

Umurima munini uteyemwo umuceri mwinshi. Hagati muri uwo muceri harimwo amazi. Ayo mazi atuma umuceri ukura neza. Umuceri ni igiterwa ciza gifise akamaro kenshi cane. Umuceri abantu benshi barawukunda kubera ko woroshe, ariyo mpamvu abana n'abagore bose bakunda kuwurya. Kandi ukaba ufise intungamubiri nyinshi.

Inka nyinshi nziza zifise amahembe maremare rwose zimwe zifise amabara avanze harimo iryera nirindi risa nkivu i,zindi zikaba zifise ibara risa niryirabura ,zikaba zirahantu mukiraro hasi hasheshe ivyatsi vyinshi hanze yicokiraro hari umugabo ahagaze.

Ahantu mukirundi har'imisozi miremire, iyo misozi ikaba iriko ivyatsi vyinshi n'ibiti birebire vyakuze hagati yaho hari izira y'ivu iriko iracamwo abantu kure hakaba hari umuduga uriko uraduga uca kure, hakaba hari ikirere ciza hariko haraka akazuba gakeye hakaba hari nibicu vyinshi.

Ahantu mukirundi hari ibarabara ry'ivu , ririmwo n'amabuye menshi manini na matoya, hariko hacamwo umuntu ari kwikinga ;afise agapira gasa n'icatsi kurutugu . Iruhande yiwe hakaba hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye, imbere hakaba hari n'inzu;

Ahantu hari ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi gose, imbere hakaba hari ibarabara ry'ivu, inyuma yiryo barabara ahandi hantu hari ibiti vyinshi, hakaba hari ibiti bitonze ku murongo bisa nibifise ibara ryera, kure gose hakaba hari imisozi miremire, hakaba hari ikirere kirimwo ibicu bigereranye.

Amashu menshi ari mu murima hari nivyats bisheshe hasi vyumye, hakaba hari n'umufuka wubururu nawo urimwo amashu wuzuye ,amashu akaba ari igihingwa ciza abantu bafata nk'imboga kuberako gifise intungamubiri nyinshi aho kivura ingwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Ahantu mukirundi hari abana babakobwa batanu harimwo abakuru nabandi batoyi gose cane hakaba hari inkwi imbere yabo hasi umwe akaba aryamye muvyatsi abandi bane bakaba bahagaze inyuma yabo naho hakaba hari ibiti vyishi hari nivyatsi vyishi gose numusozi inyuma gose

Amadiringi matoya menshi ari ahantu hamwe agerekeranije. Amadiringi ni Ivyamwa vyiza bizwi ko bifise intungamubiri nyinshi. Amadiringi agira amazi menshi akaba afise nisukari. Amadiringi atanga ingumvu k’umubiri w'umuntu kandi zikaba zivura n'ingwara zitandukanye.

Amabuye menshi manini imbere yayo hariho ikiyaga kinini gose iruhande ubandanije hari akazu kari imbere yico kiyaga kubakishije ibiti vyinshi hariko n'amabati hejuru, hakaba harimwo abantu, hari ikirere ciza hariko haraka akazuba gakeya hakaba hari n'ibicu bike.

Umugabo ahagaze munzu ifise ibara risa niryera Umugabo afise utudomoro dutoya twera akaba yambaye inkofero yera iriko ibendera ry,igihugu c,Uburundi yambaye ikote ry,irabura indani naho yambaye agapira kibara ritukura.

Ikiyaga kinini gose, imbere yico kiyaga hari ishamba ririmwo ibiti vyinshi bitandukanye birebire vyakuze, harimwo n'ivyatsi vyinshi bitandukanye, kure gose yico kiyaga hari umusozi muremure uriko ivyatsi vyinshi, hakaba hari ikirere kirimwo ibicu bigereranye.

Umuntu ari inyuma ariko araragira inka nyinshi zimwe zifise amahembe maremare izindi zifise amahembe magufiya, zimwe zifise ibara risa niry'ivu izindi zifise ibara ryivu rivanze nibara ryera, zikaba ziriko ziraca munzira yivu kuruhande hakaba hari ivyatsi vyinshi nibiti vyinshi.

Umuntu w'umugabo asutamye hasi mu vyatsi vyinshi ariko akora mu mucanga yambaye inkofero y'icatsi, akaba yambaye n'agapira gaciye amaboko k'ubururu , yambaye nikabutura isa n'ivu , inyuma yiwe hari uwundi muntu asa nuwunamye , hakaba hari ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

Umugabo yambaye ipantaro nagapira kicatsi ahagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi hameze nko mwishamba, afise icuma ca kijambere gikata ivyatsi ariko arabikata akaba yifutse mu maso kugirango bitamutarukira mu maso, hakaba hari ikirere ciza hari kwaka akazuba gakeya.

Amashu menshi ari ahantu hamwe amashu nigihingwa ciza gifise akamaro kenshi cane kandi gifise nintungamubiri nyinshi abantu benshi amashu bayita imboga kuberako zituma umubiri wumuntu umera neza kandi nuruhu rwumuntu ruguma rumeze neza rudasaza rwose.

Ahantu hari ibiti vyinshi vyo gutera biri mu mifuko, hakaba hari ibiti inyuma yaho birebire gose vyakuze, n'ivyatsi vyinshi vyakuze. Inyuma y'ivyo biti hari inzu yubakishije amatafari, hakaba hari ikirere ciza hariko haraka izuba ritari ryinshi gose.

Inka nyinshi nziza zifise amahembe maremare gose, ziri ahantu hari ivyatsi vyinshi zisa niziriko zirarisha, izinka abantu benshi bakunda kuzita inyambo, zikaba zifise ibara risa niry'ivu, inyuma yazo hari imisozi myinshi miremire, hakaba hari n’ibindi biti birebire.

Ahantu mw,ishamba hari ivyatsi vyinshi vyafatanye nibiti vyinshi birebire ishamba akaba ari ryiza kuko usanga habamwo ibikoko vyinshi bitandukanye nk,inkende canke nibindi hakaba hari ikirere ciza hariko hararasa izuba rikeya.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi harimwo n’umurima w’ibigori munini. Inyuma hakaba hari ibiti vyinshi birebire gose. Hagati muri uwo murima hari akayira gatoya gacamwo abantu k’ivu. Hakaba hari ikirere ciza ariko haraka izuba bikeya, hari n’ibicu bigereranye.

Ahantu har'ivyatsi vyinshi vyakuze ,iruhande hari igiti kirekire cakuze gifise amababi menshi ,kure yaho hantu hari ivatsi vyinshi hari barababara i,ruhande y'iryo barbara hari urupangu rusize amabara atandukanye hakaba har'inzu yubakishije amabati hakaba hari ikirere ciza kirimwo Ibicu vyinshi.

Umurima urimwo imboga nyinshi kuruhande hari urupangu inyuma y’urupangu hari ibiti birebire vyinshi vyakuze. Kure gatoya hari inzu yera ndende. Kure gwose hari izindi nzu nyinshi zimwe zifise amabati yera n’izindi zifise amabati atukura hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Ahantu hasa nkokumusozi hari ibiti vy'inshi birebire gose hakaba hari abantu benshi bazungurutse hakaba hari impene zirihagati zifise amabara atandukanye zimwe zifise ibara risa niry'ivu rivanze ni iryirabura hakaba hariho nizindi zirabura gusa canke nizirabura zifise n'ibara ryimvi.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi n'uduti turi murivyo vyatsi hari n'ivyondo vyinshi kuberako haguye imvura, inyuma hari umugabo n'umugore bahagaze, umugabo yambaye ikoti rifise ibara ritukura n'inkofero mumutwe, inyuma hakaba hari ibiti vyinshi birebire gose vyakuze.

Abantu babiri bariko bararagira inka nyinshi, umwe ar'inyuma uyundi ari ku ruhande, inka zikaba zifise amahembe atandukanye, zimwe zifise amahembe maremare; izindi zifise matoya, zikaba ziri guca ahantu mu nzira hari ivu, ku ruhande hari ibiti birebire vyakuze.

Ikiyaga kinini gose, hagati mur'ico kiyaga hari Ubwato butoya buri kure. Kure y'ico kiyaga hari imisozi myinshi miremire ifatanye .Har'izuba ririko rirarenga hari, n'ibicu vyinshi mukirere ,ikiyaga niciza kuberako abantu benshi baja kurobamwo amafi canke indangara.

Inka nyinshi nziza zifise amabara atandukanye, zifise amabara yera n'ayirabura zimwe zifize amahembe izindi ntamahembe zifise, zikaba zifise n'amaherena k'ugutwi, iz'inka ziriko zirarisha ivyatsi hagati zikaba ziri ahantu hameze nko mukiraro kure hari ibiti vyinshi.

Ahantu kw’ibarabara iruhande hari amashurwe afise ibara risa niry'umuhondo atonze kumurongo inyuma Yaho naho hari ibindi ibiti vy'ubwoko butandukanye birebire vya kuze hakaba hari n'inzu ir'inyuma y'ivyo biti isizeko ibara ryera n'irindi ritukura n'irindi ry'ubururu hakaba hari ikirere ciza.

Umuhungu ahagaze ahantu hari inka nyinshi gose yambaye umupira wera n'ikabutura yirabura, afise inkoni mu ntoke ameze nk'umuntu ariko araragira izo nka nyinshi, murizo nka harimwo izifise ibara ry'irabura, harimwo n'izifise ibara risa n'ivu canke ibara risa n'ivu rivanze niryera.

Ahantu hari ivu ryinshi n'ivyondo harimwo n'amabuye matoya menshi hakaba hari n'ivyatsi vyumye bisheshe hasi. Hari ikindi giti gitoya kitarakura inyuma yaco hakaba hari ikindi cakuze. inyuma y'ivyo biti nivyo vyondo n'ivu hakaba hari uruhome rurerure.

Ikibuga kitari kininiya gose kirimwo ivyatsi vyinshi vyo hasi; n'ibindi vyatanguye gukura gose, inyuma gatoya hari igiti kirekire gose, inyuma y'ivyo biti hakaba hari inzu nyinshi z'ubwoko butandukanye, zimwe zirezire; n'izindi ngufi ziriko amabati amwe n'amwe atukura.

Ikiyaga kininiya gose hagati yo muri ico kiyaga hari ubwato butoya burimwo abantu batandatu imbere hakaba hari imisozi mitoya iriko ivyatsi vyinshi n,ibiti vyinshi hari ikirere ciza izuba ririko rirarenga hakaba hari ibicu bikeya gose.

Inzu yera ifise agasongero karekare, hejuru hariko amabati. Iri hahantu hagati mu giturage, iruhande hari umurima w'ibigori, gusa ibigori bisa n'ivyumye, hari ivyatsi byinshi. Imbere y'iyo nzu hari akabarabara k'ivu, imbere hari n'imoto iparitse isa ubururu.

Inka nyinshi ziri mu kiraro ziriko zirarisha hasi murico kiraro hari ivyatsi vyinshi, izo nka zifise amabara menshi harimwo izifise ibara ry'irabura hari izindi izifise amabara avanze harimwo iryera niry'irabura ico kiraro kikaba cubakishijwe amabati n'ivyuma hanze hakaba hari izuba ririko rirasa.

Amashu menshi ari ahantu hamwe, amashu n'igihungwa ciza gifise akamaro kenshi kandi gifise nintungamubiri nyinshi amashu azwiho kuba afasha umubiri gukora neza kandi agabanya ibiro, amashu abantu bayakunda kuberako afasha no gusa neza ivyokurya umuntu aba yariye kandi amashu atuma umuntu agwanya ingwa zitandukanye.

Ahantu hari ibarabara ritari rininigose ry'ivu abantu bacamwo. Ku ruhande hari imirima irimwo n'ivyatsi bitandukanye. Iyo mirima irimwo ibigori, ku ruhande yo kuri iyo mirima hari ibiti birebire gose vyakuze. Hakaba hari ikirere ciza, harikwaka izuba, hakaba hari n'ibicu bikeya.

Amashu abiri rimwe rikasemwo ibipande bibiri, ishu akaba ari igingwa ciza gikundwa n'abantu bakunda guteka nk'imboga, ishu izwiho kuba ifise intungamubiri nyishi aho zitanga inguvu nyishi mubiri w'umuntu kandi ikaba ikiza ingwara nyishi

Inka nyinshi zifise amahembe maremare izindi zifise magufiya ziri ahantu hamwe mu kiraro, zimwe zifise ibara ryera nayirabura izindi zifise naryo ibara risa n'ivu rivanze nayera canke ibara risa niry'ivu gusa, izindi nazo n'izirabura gusa. hanze yico kiraro hari abantu bahagaze basa naho bariko barazigura canke basa naho bariko barazigurisha.

Abakobwa babiri bikoreye inkwi umwe yambaye agapira kirabura n’uwundi yambaye agapira gatukura, inyuma yabo hari umwana mutoya bakaba bari guca mu kayira k'ivu iruhande yabo hari ivyatsi vyinshi inyuma hari n'ibiti vyinshi hakaba hari ikirere ciza hasa nkaho hari kwaka akazuba gakeyi.

Ahantu ku ruzi hagati hari umucanga inyoni zihagazeho ari nyinshi, iruhande yizo nyoni hari ibibuye bibiri binini, imbere hari ivyatsi vyinshi vyakuze bikaba birebire, hari n'izindi nyoni ziriko ziraguruka mukirere, ikirere gisa neza hari ibicu bikeya.

Ahantu kumusozi haduga hari ivyatsi vyinshi vyubwoko butandukanye. Hagati muri vyo vyatsi hagiye harimo numucanga, namabuye matoya menshi. Kure gose hari ibiti birebire bifise ibibabi birebire gose hakaba hari ikirere ciza hariko haraka izuba hari nibicu bikeya.

Umurima w'icayi ur'ahantu mu misozi miremire, hagati y'iyo mirima harimwo utuyira dutoya hacamwo abahinzi. Inyuma har' ibiti birebire vy'ubwoko butandukanye. Inyuma gose har' imisozi miremire har' ikirere gisa nk'igikanye har' ibicu nig'ipfungu cinshi.

Umugore ariko arahereza ibibabi impene zibiri ziri mu kazu kubakijwe ivyondo n’ibiti. Izo mpene zifise amabara abiri atandukanye. Imwe ifise ibara ryirabura iyindi nayo ikaba ifise ibara ryirabura rikeya rivanze n’irindi bara risa n’ivu , umugore akaba yambaye ishati itukura , akaba akenyeye igitenge gifise ibara ry’icatsi.

Inka nyinshi z’amabara atandukanye ziriko zirarisha ahantu mu kibuga hari ivyatsi vyinshi. Inyuma hakaba hari ibiti birebire. Izo nka zikaba zifise amabara atandukanye harimwo izifise ibara ry’irabura, n’izindi zifise ibara risa n’ivu, hakaba hari n’izindi zifise ibara ry’era canke ayandi avanze.

Abagore benshi bicaye kuruhande gw’ibarabara ibarabara ry’amabuye bariko baradandaza ibihingwa harimwo: itomati, indimu, amakaroti, ibitoki n’ibindi vyinshi. Umwe asankaho ariko arahamagara umuntu kugirango aze amugurire.

ikiyaga kinini kirimwo ubwato butoya iruhande hakaba hari igiti kirekire, hari ibicu vyinshi hakaba hari izuba risa nkiririko rirarenga. Ikiyaga kikaba ari ciza kuberako ariho abantu benshi baja kurobera amafi canke indagara afise akamaro kenshi kandi afise nintungamubiri nyinshi.

Ikibuga kinini kirimwo inka nyinshi cane gose , izi nka zikaba zifise amabara menshi atandukanye , harimwo izifise ibara ryirabura gusa , izindi zikaba zifise ibara ryirabura bivanze n’iryera canke ibara risa n’ivu rivanze n’iryera. Zikaba ziriko zirarisha ahantu hari ivyatsi vyinshi gose imbere yazo hari inzu ifise amabati.

Ikiyaga ciza kinini gose gifise amazi meza, imbere ku nkombe z'ico kiyaga hari ubwato bwubakishije ibiti ,kuruhande hari n'akazu gatoya nako kubakishije uduti twinshi ,hakaba har'igiti gito kir'imbere kitarakura neza gose, kure y'ico kiyaga har' imisozi myishi miremire .

Ahantu mukirundi hari ikibuga kinini gose kirimwo ivyatsi hagati hagiye harimwo n'umucanga mwinshi, iruhande yivyo vyatsi hakaba hari akayira gatoya k'ivu abantu bacamwo, kure gose hari ivyatsi vyinshi hakaba hari n'ibiti vyinshi birebire vyakuze, hari ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi.

Ahantu hari ivyatsi imbere hari ibiti bitoya biriko amashugwe inyuma hakaba hari uruhome gwubakishije amabuye manini hakaba hasizemo ibara ryera. Imbere gatoya yayo mashugwe hari ayandi mabuye n'utwatsi dukeya tutarakura hakaba hari ikirere ciza hari kwaka akazuba.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe hasa nko mukibuga ziriko zirarisha gusa ivyatsi bikaba bisa nkivyumye hakaba hari umugabo hagati asa nuwuriko araziragira inyuma hakaba hari ivyatsi vyinshi hakaba hari ibiti vyinshi birebire hakaba hari nizindi nzu zubakishijwe amabati

Ahantu hari Abantu benshi hameze nko mwisoko hari amafi menshi agerekeranije bariko baragurisha ,imbere yayo mafi har'Umugabo yicaye yambaye agapira kera ,n'ipantaro irimwo Ibara ry'ubururu n'iry' umuhondo ,iruhande y'uwo mugabo har'uwundi yambaye agapira kicatsi ni pantaro. Inyuma y'uwo mugabo yambaye agapira kera ,har umugore yicaye yambaye ibitenge.

Umurima uteyemwo ibigori vyinshi bitanguye gukura neza, imbere hari ivyatsi vyinshi; hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi. Ibigori n'ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise n'intunga mubiri nyinshi. Ibigori bitunga umuntu agira inguvu nyinshi mu mubiri.

Umugabo ari mu murima asutamye hasi ariko arateba igiterwa ciwe arenzako ivu n’intoke, yambaye i pantaro isa n’iyirabura n’ibirato birebire vyirabura, n’agapira gasa n’ibara ry’ubururu hakaba hari ikirere ciza hari riri kwaka.

Ahantu mu kironda hari umurima uteyemwo imyumbati . Hagati muruwo murima hari akayira abantu bacamwo k'ivu. Kure gose hakaba hariho ibiti birebire vyakuze bifise amababi menshi gose. Hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu biringaniye.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi n’ibiti vyinshi vyakuze bifise amababa menshi hasi kuruhande hari akazu gatoya kariko amabati hejuru. Kure gwose hari imisozi myinshi miremire hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu vyinshi hari nokwaka akazuba gakeya.

Ahantu hari abantu benshi hasa nkaho ari mwisoko hari ivyanga vyinshi vyubwoko butandukanye biri mugitebo harimo imyembe, amacunga imihwi, amatunda n'amaboko ibi vyanga bikaba bifise akamaro kenshi aho bitanga ingufu kumubiri wumuntu canecane bikavura indwara zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigori vyinshi gusa bitarakura usa nkaho uri hagati mu misozi myinshi hakaba hari ibiti vyinshi by’ubwoko butandukanye vyakuze bikaba birebire. Hakaba hari imisozi kure myinshi miremire naho hariko ibiti vyinshi bitandukanye.

Inka nyinshi ziri ahantu hegeranye haba harimwo inka zifise ibara risa nijyivu izindi zikaba zifise ibara ryera rivanze niryivu. Izi nka nyishi ntamahembe zifise ahubwo zifise amaherena kugutwi, inyuma yaho hantu izo nka ziri hari abantu bahagaze basa nabariko baraziraba canke bagiye kuzigura.

Imisozi myinshi harimwo imiremire n'imigufiya, kuriyo misozi hariho ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi birebire vyakuze, hakaba hariko n'imirima myinshi itandukanye, hakaba hari ikirere ciza hariko haraka akazuba gakeya, hakaba hari n'ibicu vyinshi.

Ahantu hameze nko mwishamba hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi ivyakuzee bikaba birebire hagati hakaba hari inzira itari niniya gose abantu bacamo hari ikirere ciza hariko haraka izuba ritari ryinshi gose hari n'ibicu bike.

Inka nyinshi nziza zifise amahembe maremare gwose iz'inka zose zifise ibara risa niry'ivu zikaba ziri ahantu hari ivyatsi vyinshi gwose zisa niziriko zirarisha. Inyuma y'izo nka hari imisozi myinshi hakaba hari n'ibiti vyinshi birebire.

Amavoka atanu ahiye ari kugiti cayo atarama ari ahantu hagati mw'ishamba. Ivoka akaba ari icamwa ciza gifise akamaro mu mubiri aho bamwe bagikoresha muvyo kurya bisanzwe, canke mugukora ibindi bintu bikuza umushatsi, canke kumubiri w'umuntu kuberako ituma umuntu agira amavuta meza mu mubiri.

Umugabo asutamye yambaye Ishati isa nk'iyera ariko arakama inka, hari n'izindi nka nyinshi ahantu ziri hari ivu ryinshi .Inka n'igitungwa ciza gifise akamaro kenshi ,kuberako Inka itanga amata ,itanga inyama, Kandi igatanga n'amavuta yose kandi ari meza kw'umuntu.

Imicungwe myinshi myiza ihiye ir'ahantu hamwe. Imicungwe n'ivyamwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi ifise intungamubiri nyinshi, imicungwe itanga inguvu k'umubiri w'umuntu kandi igatuma umuntu adasaza gose, imicungwe kandi abantu benshi bakunda kuyikoramwo umutobe wayo kuberako isosa.

Ahantu hasa nko mu kirundi, hari ibarabara ry’ivu ritari rinini gose, kuruhande hari ivyatsi vyinshi hatemwo n’ibiti birebire vyakuze gose. Kurundi ruhande hari ivyatsi vyinshi harimwo n’umurima w’ibigori, hakaba hariwmo n’ibindi biti vyinshi birebire.

Ahantu mw'isoko hari indimu nyinshi ziri mubitebo, hari umugore yicaye ateruye igitebo kimwe kirimwo indimu nyinshi yambaye ibitenge, hakaba hari umuntu w'umugabo ahagaze yambaye ikabutura irimwo ibara ry'ubururu rivanze n'iryera ,ariko arafata kurizo ndiko ariko araziraba, indimu ni nziza kandi zifise intungamubiri nyinshi.

Ibiti vyishi batemye mu duce dutodutoya biri ahantu hasa nkaho ari muruganda wogira ngo bariko barabikusanyiriza ahantu hamwe bikaba biri ahantu mu kizu c'amabati casamye kidafise imiryango kirekuye ibi biti bakaba babikoresha mu kubaka canke mu gukora imeza n'imiryango.

Umugabo yambaye igikote kirekire c’ibara ry’ubururu ahetse ikidomoro ku mugogo aripfutse ku maso no ku munwa ariko agenda atera umuti wica udukoko turya ibiterwa keshi kugira ngo bikure neza inyuma yiwe hari ibiti vyishi birebire vyakuze.

Ingona nini ivyibushe iri ahantu hari utwatsi dukeya hari n'akavu gakeya iruhande hari n'agasima gatoyi ingona akaba ari igikoko kizwi kuba kiba mu mazi kandi kiba kirya inyama ingona ntishobora kurya ivyatsi irya inyama gusa kugirango ibeho ingona abantu bakaba bakunda kuja kuyiramutsa akenshi muma parke yaje.

Ahantu hari imirima myinshi imbere hakaba harimwo umurima wicayi cinshi hagati muri uwo murima hakaba harimwo utuyira abarimyi bacamwo inyuma yuwo murima wicayi hari ibiti vyinshi birebire gose imbere gatoya hari iyindi misozi myinshi nayo iriko initi birebire

ubwato bwubakishije ibiti buri hagati mu kiyaga kinini. buriko bugenda buja ahantu hari ishamba rinini harimwo ibiti vyinshi, nivyatsi vyinshi vy'ubwoko butandukanye. Hari ikirere ciza hariko harasa izuba rikeyi hakaba hari n'ibicu vyinshi.

Umurima urimwo imboga nyinshi. Iruhande y'uwo murima hakaba hari urupangu. Inyuma y'uwo rupangu hakaba hari ibiti birebire vyinshi. Kure gatoya hari inzu ndende yera, kure gose hakaba hari izindi nzu zifise amabati atandukanye. Hakaba hari ikirere gitandukanye kirimwo ibicu bikeya.

Ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi n’ibiti vyinshi vyakuze kure hakaba harindi misozi nabwo hariho ibiti n’ivyatsi vyinshi hakaba hari ikirere gisa n’igikanye hari n’ibicu vyinshi. Ishamba akaba ariryiza kuberako akenshi bakuramo ibiti bakoresha mu kwubaka canke ishamba naryo rigatanga invura.

Umurima munini gose urimwo umuceri, hagati muruyo muceri habaka harimwo amazi menshi. Umuceri uracari mutoya nturakura gose, inyuma yuwo murima hakaba hari imisozi myinshi miremire hakaba hari ikirere ciza kitarimwo izuba ryinshi ,hakaba hari n'ibicu vyinshi mu kirere.

Ahantu hari ishamba rinini ririmwo ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi gose, muri iryo shamba harimwo inka nyinshi zo mw'ishamba zirabura zifise amahembe, hakaba hari imisozi inyuma miremire naho hariko ibiti vyinshi birebire, hakaba hari ibirere gisa n'igikanye.

Ivyatsi vyinshi n’ibiti vyinshi vyakuze bikaba birebire, hagati hari akayira k’ivu abantu bacamwo. Hakaba hari ikirere ciza aho hari kwaka akazuba gakeyi hakaba hari ibicu bikeya biringaniye atari vyinshi gose.

Ahantu hari ibiti vyinshi vy’ubwoko butandukanye, imbere hari igiti kigufi Gusa gifise amababa menshi, inyuma y’ivyo biti hari inzu hejuru hariko amategura hakaba hari ikirere ciza hariko haraka izuba ritari ryinshi gose, hakaba hari ibicu vyinshi mu kirere.

Ahantu mukirundi mumisozi miremire hari imirima myinshi itandukanye hari imirima yibitoki inyuma yivyo bitoki hari hari inzu zibiri zifise amabati atukura kuruhande hari iyindi mirima batarateramwo ibitegwa hari ibindi biti birebire vyakuze kure gose hakaba hari imisozi hejuru hariko ibicu vyinshi

Ahantu mu misozi myinshi, aho umusozi w'imbere uhinzeko icayi cinshi harimwo n'utuyira hagati aho abahinzi baca bagiye gusarura, inyuma hakaba hari ibiti birebire gose; n'inyuma gose hakaba hari imisozi miremire. Hakaba hari ikirere gisa nkaho gikanye hari n'igifungu cinshi.

Amafi menshi basheshe hasi bahejeje kuroba arimwo ubwoko bwinshi butandukanye hakaba hari abantu bahagaze hejuru basa nabariko baragura ayo ma fi , Amafi akaba ari meza kuberako afise intungamubiri nyinshi zifasha umubiri w,umuntu gukora neza cane cane ubwonko.

Ubwato buto bwinshi butonze kumurongo buhagaze kunkombe zikiyaga imbere hari ikiyaga kinini inyuma kure hari ibiti vyinshi vyinshi birebire hakaba hari ikirere ciza kitarimwo ibicu ubu bwato nibwo abarovyi benshi bakoresha bagiye kuroba amafi canke indagara canke nibindi biba mumazi

Ahantu mu misozi myinshi hari imisozi imwe n’imwe ifise imirima itandukanye hakaba hari niyindi misozi batarateramwo ibitegwa ikaba ifise ibiti vyinshi birebire kure gwose hakaba hari n’imisozi miremire cane hari ikirere gisa nkaho kirimwo igicu vy’invura.

Ahantu ku musozi uduga hari ivyatsi vyinshi bitandukanye hagati hagiye harimwo ivu kure hari ibiti birebire bifise amababa menshi gose hakaba hari ikirere ciza hari kwaka akazuba gakeyi hakaba hari ibicu bikeya gose.

Umurima uteyemwo ubigori vyinshi, iruhande y'uwo murima hari inzira irimwo ivu ribandanya rigakatira imbere y'uwo murima, muri iyo nzira hari ibiti bibajije biri hasi bifatanya izo nzira zibiri, unyuma y'uwo murima hari uwundi murima kure w'ibigori, unyuma y'iyi mirima yose hari ibiti vyinshi birebire vyakuze.

Ahantu mu kirundi iruhande y'ibarabara ry'ivu abantu bacamwo. Hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi. Inyuma y'ivyo biti hakaba hari umurima uteyemwo imyumbati. Imyumbati bakaba bayikoresha mu gukora ifu canke ukayirya bisanzwe. Ibishishwa vy'imyumbati bakaba babikoramwo imboga bita isombe abantu benshi bakunda.

Inka nyinshi ziri mu kiraro ziriko zirarisha, hasi muri ico kiraro hari ivyatsi vyinshi izo nka zifise amabara atandukanye harimwo izirabura hari n'izindi zifise ibara ryera n'iryirabura, hanze hari akazuba kariko kararasa ico kiraro cazo hejuru hariko amabati.

Ahantu mwishamba hagati hari ibiti birebire vyinshi vyakuze inyuma yivyo biti harimwo ivyatsi vyinshi navyo vyakuze imbere hakaba hari ivyozo bivanze N’amase nivyatsi bakaba babikoresha bagiye kurima bashaka gutera ibihingwa kugira ngo bizokure neza.

Abantu benshi bari mu murima munini bambaye ibikoti binini bifise ibara ry'umuhondo bahetse ibidomoro binini k’umugongo bariko bagenda batera umuti murivyo bitegwa wica udukoko twinshi dutuma ibitegwa bidakura. Inyuma kuruwo murima hakaba hari n'ibindi biti birebire.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hasa n'aho hari ivyondo byinshi bivanze n'amase. Umugabo umwe yambaye agapira gatukura n'ipantaro isa n'iyirabura n'ibirato birebire vyirabura. Uwundi nawe yambaye ingofero y'ubururu n'umupira usa n'utuwutukura n'ipantaro izinze ku maguru akaba yambaye n'ibirenge.

Umuhungu ariko aratera umuti mu murima w’amashu kugirango yice udukoko dutuma amashu adakura neza, akaba yambaye ishapo n’ibirato birebire inyuma ahetse ibido, hakaba hari ikirere ciza harimwo ibicu vyinshi gusa atari gwose hakaba hari n’akazuba gakeya.

Amafi menshi yubgoko butandukanye ari murusenga bakimara kuroba. Amafi afise akamaro kenshi kandi nintungamubiri nyinshi zifasha ubgonko mu kwiyumvira neza, amafi ushobora kuyaroba mu kiyaga canke mu ruzi ,amafi abantu bakunda kuyarya bayatetse canke bayakaranze .

Ikiyaga kinini cegereye ahantu hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi birebire, hakaba harimwo inzu nkeya z'ubwoko butandukanye harimwo n'izifise amabati atukura, kure rwose hari umusozi muremure cane hejuru kuruyo musozi hariko ibicu, hakaba hari ikirere ciza hari n'ibicu bikeya.

Ubwato bubiri buri mukiyaga hagati bufise imbere n'inyuma ibiti birebire bisongoye, hakaba harimwo abantu babiri m'ubwato bumwe n'abandi babiri m'ubwato bumwe, inyuma yabo hari imisozi myinshi miremire gose hariko ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi, hakaba hari ikirere gisa n'igikaya.

Ikiyaga kinini kiri hagati y'imisozi myinshi, hagati muri ico kiyaga hakaba hari umusozi muremure uriko ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi, hakaba hari ikirere kirimwo ibicu vyinshi gose. Hari izuba rikeyi ririko birarasa.

Ubwato buri mukiyaga hagati bufise imbere n'inyuma ibiti bisongoye, hakaba harimwo abagabo babiri batambaye udupira bariko baratwara ubwo bwato, hakaba hari abantu bari inyuma, hari n'ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi, ubwo bwato akaba aribwo abantu benshi bakunda gukoresha bagiye kuroba amafi.

Amafi menshi ari ku meza, imeza ikozwe mu kibaho akaba ari ahantu hamez nko mw'isoko bagurira amafi. Amafi akaba ari meza cane kubera ko afise intungamubiri nyinshi kandi afise n'akamaro kenshi. Amafi afasha umubiri w'umuntu mu kwiyumvira neza, kandi akaba anatanga inguvu nyinshi anafasha kuvura ingwara zimwe na zimwe.

Indagala nyinshi zikaranze hagati hari indimu ntoya ikase, hejuru y'urudimu hari n'i "tomate" ntoya ikase hakaba hari n'igitunguru kiri hejuru y'i "tomate" naco gikase, hakaba hari uduti two mumenyo dushinze mu ndimu iri hagati yizo ndagala.

Ubwato butatu buri ahantu mukiyaga, mumisozi miremire hasa nkaho hakanye; Ubwato bukaba bufise ubusongero burebure gose. Ubu bwato akenshi babukoresha iyo bagiye kuroba kubera ko ari bugufi buba bwegereye hasi umuntu aba abona neza amafi ab'agiye kuroba.

Amafi atatu manini ari mu tuntu tutwuma dutandukanye, aya mafi akaba ariko indimu zibiri zibiri hejuru, musi yayo mafi hari amakara, bakaba bariko barazotsa kugira ngo zize zihiye. Indimu ziri hejuru zikaba zituma amafi aza anaryoshe.

Ikiyaga kirimwo ubwato bwinshi burimwo abantu, ubwato bumwe ni butoya; ubundi ni bunini; ubundi buragereranye, hakaba harimwo ubwato bufise imbere n'inyuma ibiti birebire bisongoye, iki kiyaga kikaba kiri hagati canke cegereye imisozi miremire iriko ivyatsi vyinshi, hakaba hariko n'inzu zikeya.

Ikiyaga kinini hagati harimwo ubwato bubiri bufise imbere n'inyuma ibiti bisongoye, hakaba harimwo abantu babiri babiri mu bwato bumwe, inyuma y'ico kiyaga kure hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi hakaba hari ikirere gisa nk'igikanye kuberako ko nta bicu bihari .

Indagara nyinshi ziri kwisahani , hagati murizo ndagara harimwo indimu ikase , hakaba harimwo nagati ko mumenyo kari muriyondimu, abantu benshi bakaba bakunda kurya indagara ziriko indimu kuberako ituma ziryoha gose

Ubwato bubiri butoya buri mu kiyaga bufise imbere n'inyuma ibiti birebire, harimwo abantu bane, babiri bariko baratwara abandi babiri bicaye, harimwo abambaye agapira k'ubururu, agapira k'ibara ritukura nuwundi yambaye ak'icatsi, kure y'ico kiyaga hari imisozi itandukanye miremire hariko ibiti vyinshi.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi bisa neza, ku ruhande hakaba hari umugezi. Imbere y’uwo mugezi hari umwana afise igiti kirekire gose. Iruhande y'umugezi kandi hari ibiti, hagati y'ivyo biti hari inzu zikeya. Kure gose turabona imisozi miremire cane iriko ibiti vyinshi, hakaba hari ikirere ciza kirimo ibicu bigereranye.

Ifi isize, iri k‘ utwuma tureture munsi hakaba hari amakara n‘ umuriro mwinshi. Iyi fi bakaba bariko barayotsa kuruhande hakaba hari indimu zibiri zikase. Ifi ikaba ari nziza kuberako ifise akamaro kenshi cane kandi ifise n‘ intungamubiri nziza zifasha ubwonko kwiyumvira neza .

Inyama y'ifi ikasemwo ibipande bitatu, ikaba ishashe ahantu hari amabarafu menshi. Ikaba izungurukishije itomati, n'indimu nyinshi. Inyama y'ifi, izwi kuba ifise intunga mubiri nyinshi, kubera ko ifi ifasha mubintu bijanye nubwonko canke mugutanga ingumvu kumubiri.

Amafi abiri manini ari mu kintu c'igisahani hagati harimwo umunyu, bariko bazimenako umunyu, ni uburyo bakoresha mu kugira ngo amafi amare igihe kirekire kandi aze aryoshe kugira ngo ugiye kuyateka abe yoroshe ntabe yagumye canke amaze igihe kirekire yatanguye kunuka.

Ubwato butatu butoya bufatanye imbere hasongoye n'inyuma hasongoye hari abantu batandatu imbere hari ivyatsi hari n'amabuye ubwo bwato bukaba buri ku nkombe zikiyaga kinini inyuma hakaba hari imisozi myishi miremire ikirere kikaba gisa neza hari ibicu biringaniye.

indagara nyinshi zikaranze ziri ahantu kukibaho hagati yizo ndagara hariho indimu ntoya ikase hejuru yiyo ndimu hakaba hari nitomati ntoya nayone ikase hejuru yitomati naho hariko urutunguru rukase hakaba hariho uduti two mumenyo dushinze muriyo ndimu ntoya ikase

Igiti kinini c'amavoka kiri hagati mw'ishamba ariko c'amavoka yeze, imbere hari ibiti vyumye vy'amasaka. Ivoka akaba ari icamwa ciza kugira intunga mubiri, hakaba hari ikirere ciza gisa nkaho kirimwo ibicu bikeyi.

Ahantu hari ivyatsi kuruhande hari inzira y'ivu harimwo hacamwo umuntu yikoreye ikidumu, kuruhande yiyo nzira hari igiti kivyibushe kinini cakuze kikaba kirekire , inyuma y'ico giti hari ikibuga c'umupira , kure ku kibuga c'umupira hari inzu zubakishije amabati.

Ahantu hari ibarabara ry’ivu ririmwo n’amabuye makeyi , iruhande y’iryo barabara hari ivyatsi vyakuze . Inyuma y’ivyatsi hakaba hari ibiti , bimwe biriko amashurwe, inyuma gose hakaba hari ibiti vy’ibitoke. Inyuma kandi hakaba hari inzu ifise amabati yashaje , hakaba hari n’ibindi biti birebire gose biri inyuma cane.

Ahantu hasa nkomukirundi hari ivu hasi hariho n'amabuye makeya, hakaba hari ivyatsi n'ibiti vyakuze bikaba birebire. Inyuma yivyo biti ,hari ibindi biti birihasi vyumye gose, hakaba hari n'inzu inyuma yubakishije amatafari hari ikirere gisa nigikanye.

Uruhome rwubakishije amatafari menshi, iruhande yurwo ruhome imbere yaho hari igiti. Inyuma yurwo ruhome hari inzu yuguruye yubakishije ibiti hariko ibati hejuru, harimwo nutundi tuzu dutoyi. Inyuma hari iyindi nzu yubakishije amabati atukura inyuma hakaba hari ibiti vyinshi birebire.

Ahantu mukirundi hari ivyatsi vyinshi gose vyakuze ,inyuma yivyo vyatsi hari ibiti birebire gose ,inyuma yivyo biti harinzu ntoya zubakishije amatafali hejuru hariko amabati, hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu bikeya, hari nokwaka akazuba gakeya.

Umurima w'imboga uri ahantu mu misozi kuruhande hari utuyira bacamwo dutoya, hirya hakaba hari umurima usa nkaho ar'uwibitoke gusa vyumye, hirya hakaba hari undi murima w'ibitoki birebire kuruhande hari ibiti birebire n'inyuma hari ibindi biti birebire hakaba hari umusozi uri kure gwose muremure.

Umusenyi mwinshi uri iruhande y’ibarabara ry'ivu, hakaba hari n’ibiti vyinshi bitandukanye vyakuze, hari igiti kimwe gifise amashurwe afise ibara risa n’umuhondo, muriryo barabara hakaba hari umuntu yambaye umupira wera ariko aracamwo, iruhande hakaba hari n’inzu nyinshi.

Ikibuga kirimwo ivyatsi vyinshi bimwe bitarakura gose inyuma hakaba hari ibiti vyinshi biriko n'amashurwe yera hakaba n'ibindi bitegwa birebire gose, ikirere gisa n'igikanye kirimwo n'ibicu bikeya, n'umurima inyuma wumye w'ibigori.

Ikibuga kirimwo ivyatsi vyinshi ku ruhande hari umurima w'ibigori wumye kubera hariho ibiti birebire gose vyakuze muri ibi vyatsi vy'imbere hari igihe harimwo ibiti vyumye ibi vyatsi vyumye bisa n'umurima bahevye batagikoresha hakaba hari ikirere ciza kitarimwo izuba ryinshi gose.

Ibiti vyinshi n’ivyatsi vyinshi vyakuriye iruhande y’uruzi. Ibiti akenshi usanga vyarakujijwe n’uko amazi y’uruzi yagiye agatemba akagera mu itaka, akaba ariyo mpamvu ivyatsi vyakuze ari vyinshi hakazamwo n’ivyo biti. Igiti kizwiho kuba kigira igitutu ciza kirinda abantu izuba.

Ahantu mu kirundi hari umurima mutoya uhinzemo ibitoki harimwo n'ivu, ku ruhande y'uwo murima hari inzu yubakishije amabati, hari n'ivyatsi ku ruhande hejuru hariko igitambara c'ibara ry'ubururu, ku ruhande y'uwo murima kandi hari akayira gatoya k'ivu gacamwo abantu, ku ruhande hakaba hari ivyatsi, inyuma hakaba hari ibindi vyatsi birebire gose, hakaba hari n'ikirere ciza.

Ahantu hasa nko mumisozi hari ivyatsi bikeya bitarakura gose ,hasa nkaho ari umurima bahevye kurimamwo, kubera ko hagati hari inzira abantu bacamwo hakaba hari ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye birebire vyakuze kure hari umuntu ariko ara aragenda

Ibarabara ry’ivu ririmo n’utubuye tutoya twinshi. Iruhande hari ivyatsi birebire, hari n’abana bahagaze hejuru hakaba hari n’umurima w’ibigori. Hakaba hari ikirere ciza kirimo ibicu bikeya hari n’akazuba gakeya.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi n,ibiti vyinshi birebire vyakuze gose hameze nko mw,ishamba hakaba hari ikirere ciza kiriho Izuba rikeya atari ryinshi gose hakaba hari n,ibicu bikeya ,ishamba rikaba ari ryiza kubera ko ritanga imvura kandi hakaba habamo ibikoko vyinshi bitandukanye.

Umurima udahinzemwo urahantu mumisozi harimwo ivyatsi bikeya nuduti dutoya tutarakura gose, inyuma ahri ibiti birebire vyinshi vyakuze hakaba harikirere gisa nkigikanye kubera hatari izuba ryinshi ririko rirarasa hakaba hari ibicu bikeya mukirere.

Ahantu mugiturage hari akayira k'ivu karimwo gacamwo umugore harimwo nuwundi ari inyuma ariko agendera kw'ikinga. Kuruhande hakaba hari ivyatsi bitarakura gose, inyuma hakaba hari amazu yubakishijwe amabati yubururu hakaba hari igiti kirekire kiri inyuma, hakaba hari ikirere ciza kitarimwo izuba ryinshi canke ibicu vyinshi.

Ikibuga kinini kirimwo umurima , umurima ariko bakaba batarawuteramwo ibitegwa imbere gatoya hari ivyatsi bike . Mur’ivyo vyatsi hari uduti tugiye twuma dusa N’uduti tw’ibigori . Kure gose y’uwo murima hakaba hari ibiti vyinshi birebire gose vyakuze .

Ahantu hari ivyatsi vyishi hagati y'ivyo vyatsi haateyemwo ibigori bimwe biri imbere biri ahantu hamwe n'ibindi biri inyuma inyuma y'ivyo vyatsi n'ibitoki hari inzu ndede ifise amabati atukura hakaba hari ikirere ciza harimwo ibicu bigereranye.

Ahantu mu kirundi hari ivyatsi bitandukanye; n'ibiti vyinshi harimwo n'ibiti vy'ibitoki, inyuma yaho hakaba hari akazu gatoya gafatanye n'inzu nini vyubakishije amatafari hejuru hariko utubati, inyuma gose hakaba hari ibindi ibiti birebire, hakaba hasa na hari ikirere gikanye kubera ko ata zuba ryinshi rihari.

Ivyatsi vyinshi vy'ubwoko butandukanye vyakuze , harimwo birebire na bigufiya biri hasi vyakuriye iruhande y'ibarabara , ivyatsi bifise akamaro kenshi aho bamwe babikoresha mu kubiha inka kugira ngo zitange amata menshi kandi meza aryoshe.

Ahantu mu kirundi hari umurima w'igitoke. Muri uwo murima harimwo ivu ryinshi, iruhande yaho hari akayira gatoya k'ivu abantu bacamwo, iruhande yako kayira hari n'ivyatsi vyinshi. Kure gatoya harimwo utuzu dukeya, inyuma yuwo murima hari izindi nzu, hari n'ibindi biti vyinshi birebire vyakuze.

Umurima urimwo ibitegwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye , harimwo n'ibiti vy'ibitoke hakaba hari utwatsi dukeya two hasi ,hari n'ibindi vyatsi vyumye biri hasi , hakaba hari ikirere ciza hariko harasa izuba rikeya atari ryinshi gose, hakaba hari n'ibicu bikeya.

Ahantu hari ivyatsi vyinshi kuruhande hari umurima wibitoki inyuma hari akazi gatoya kubakishijwe ivyondo kuruhande hari inzu ifise urupangu rwubakishijwe inkoni nyinshi hakaba hari ikirere ciza kirimo ibicu bikeya.

Ahantu mukirundi hari ivyatsi vyohasi vyakuze hagati y'ivyo vyatsi harimwo ibibuye binini inyuma yivyo vyatsi hariho ibindi biti birabire vyakuze gose inyuma yivyo biti hakaba har'inzu zibiri zubakishije amatafari avanze nivyondo hejuru hariko amabati.

Igiti kitari kirekire gose gifise amababi mensi kiri ahantu hari ivyatsi vyinshi, imbere yico giti hari amazi asa n'amazi y'umugezi, urenganye uwo mugezi hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi, inyuma yaho hakaba hari umusozi uriko ivyatsi n'ibiti.

Igiti kirekire cakuze cane imbere hakaba hari ibindi biti vyubwoko butandukanye harimwo n'ibiti bimwe vy'ibitoke, kure hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi hakaba hari n'imisozi myinshi. Hakaba hari ikirere ciza hari kwaka akazuba gakeya hari n'ibicu bikeya atari vyinshi gose.

Ahantu hari ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye, harimwo ibigufiya n'ibindi birebire vyakuze gose, imbere hakaba hari amabuye matoya hari n'ibindi bibuye binini, hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu bigereranye, hakaba hari kwaka akazuba gakeya atari kenshi gose.

Ivyatsi vyinshi biri kuruhande vyakuze gose bikaba birebire inyuma yavyo hakaba harimwo ibiti birebire vyakuze hari ikirere ciza hariko haraka izuba rikeya ibi vyatsi akaba ar'ivyiza kuberako akenshi babiha inka kugira ng'ibone uko itanga amata menshi kandi aryoshe.

Ibiti n'ivyatsi vyinshi vyakuze, bimwe birebire n'ibindi bigufi. Inyuma hakaba hari inzu yubatse . Hakaba hari n'uduti twumye turi ku ruhande dusa nk'aho ari uduti tw'amasaka. Hakaba hari ikirere ciza harimwo akazuba gakeya n'uducu dukeya.

Igiti kinini kivyibushye gifise n'imizi miremire gifise amababi menshi gose. Iruhande yaco hari n'ibindi biti n'ivyatsi vyinshi. Ico giti kikaba cegereye ku ruzi. Inyuma gose y'ico giti kure hari imisozi myinshi hakaba hari ikirere ciza hari kwaka izuba rikeye.

Umurima urimwo ibitoke vyeze, hakaba harimwo nibindi bitandukanye, n'ibindi vyatsi vyubwoko bwishi butandukanye vyakuze. Igitoki akaba ar'igiterwa ciza kandi gifise akamaro kenshi kandi gifise n'intungamubiri nyishi. igitoki gitanga inguvu kumubiri kandi kigafasha n'umubiri kugira uruhu rwiza .

Imbere hari ivyatsi bitoya bitarakura gwose kuruhande yavyo gatoya hari ibindi biti bitarakura gwose. Murivyo vyatsi hagiye harimo ibiti vyumagaye .Kure gatoya hari ibindi vyatsi vyatanguye gukura hari n’ibindi biti vyabaye birebire gwose hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu bigereranye.

Ahantu mw'ishamba canke mu gihuru hari ivyatsi vy'ubwoko bwinshi. Inyuma hakaba hari ibiti birebire gose, hirya hakaba hari n'inzu. Hakaba hari ikirere gisa neza kirimwo umuco mukeya, hari n'akazuba gakeya atari kenshi gose.

Ahantu mw'ishamba hari ivyatsi vyinshi n'ibiti bimwe bitarakura n'ibindi vyakuze, imbere gatoya hari ibiti biri hasi vyumagaye, iruhande y'ivyo vyatsi n'ibiti bitarakura gose hari umurima w'ibigori vyumye, inyuma yuwo murima hari ibiti birebire gose, inyuma hari umusozi munini utaboneka neza gose ariko hari ibicu bikeya; hakaba hari n'akazuba gake.

Ahantu mukibuga har'ivyatsi vyinshi harimwo n'ibiti vyumye bisa nibiti vy'ibigori, aha hantu hasa nahantu hari umurima w'ibigori kure har'umuntu ahagaze kure gose har'uwundi murima w'ibigori wumye, inyuma har'ibiti birebire vyinshi hakaba har'ikirere ciza kirimwo ibicu bigereranye.

Isoko rinini ririmwo ivyamwa vyinshi n'ibiterwa vyinshi gose bitandukanye, hakaba harimwo itomati ,intore ,ikaroti n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ivyamwa harimwo imyembe ,amatunda n' amabungo, hakaba har' abantu benshi hari n 'umugore umwe yicaye .

Umugore anazerewe yunamye hagati mu muzima w'imboga yambaye ikoti isa n'ibara ry'ubururu harimwo umupirawera akaba yambaye ipantaro y'irabura n'ibarato birebire vyiraburabura inyuma yiwe hariho ibiti vyinshi birebire hahakaba hari ikirere ciza hari ikirere ciza

Abantu benshi bari mu gikorwa rusangi bariko bararima. Harimwo abagore n'abagabo. Bahagaze ahantu ku musozi hejuru. Kure hari imisozi miremire, hari n'ibiti vyinshi, Inyuma yayo hakaba hari akazu kubakishijwe ivyondo, hejuru hari amategura asa nayashaje.

Umugore anezerewe ari mumurima munini w'icayi ariko arasoroma icayi agishira inyuma mugitebo ahetse, akaba yambaye impuzu zifise ibara ry'ubururu, hejuru mumutwe naho akaba yambaye igitambara c'ibara ritukura, icayi akaba ari ciza kubera ko gifasha umubiri gukora neza.

Abagore babiri bikoreya amasuka kurutugu bose bafise ibitambara mumutwe umwe c,ibara ritukura uwundi ibara ritukura rivanze nayandi mabara bakaba basa nabavuye kurima hakaba hari ikirere ciza hariko haraka akazuba gakeya inyuma yabo ivyatsi vyinshi hakaba hari n,ivu.

Ivoka imwe ikasemwo ibipande bibiri igipande kimwe kikaba kirimwo urubuto ikindi gipande ntarubuto rurimwo iyi voka ikaba isa nifise amavuta menshi kuberako isa n'umuhondo ivoka n'icamwa kiza abantu bakunda kuberako gifise intungamubiri nyinshi k'umubiri w'umuntu aho inwa amavuta mu mubiri.

Umurima munini urimwo abantu benshi bamwe bariko bararima imbonga abandi bahagaze. Muruwo murima hagati hariho inzira nyinshi abantu bacamwo, kure gose hari imisozi imiremire. Harasa na hari ikirere ciza hari kwaka akazuba gakeya kandi ntabicu bihari.

Ahantu hameze nko mw’isoko hari ivyamwa vyinshi vy’ubwoko butandukanye harimwo imihwi; harimwo imicunga; amatunda n’amabungo. Ivyamwa nivyiza gwose kuberako bifise akamaro kenshi kandi bifise intunga mubiri nyinshi. Ivyamwa bifasha umuntu kugwanya ingwara nyinshi zitandukanye.

Ibijumbu bitatu kimwe gikasemwo ibipande bibiri. Ikijumbu ni ibingwa vyiza bikundwa n’abantu kubera ko bisosa kandi bifise akamaro kenshi bikaba bifise n’intungamubiri nyinshi. Ibijumbu bizwiho kuba bitanga inguvu nyinshi ku mubiri w'umuntu kandi bituma akenshi akira ingwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Umurima urimwo imisigati myinshi harimwo iyihiye neza niyitarasha neza, imisigati akaba ari igitegwa ciza gifise akamaro kenshi cane gose kandi gifise n'intunga mubiri, umusigati utanga isukari mu mubiri kandi umusigati abantu benshi bakunda kuwukoresha mugukora isukari abantu benshi banwa mu cayi, kandi umusigati bakunda kuwukoramwo umutobe kubera ko usosa.

Ibigori vyinshi biri mu murima gusa bitarera neza. Ibigori akaba aribihingwa abantu bakunda gutera kuberako bifitiye intunga mubiri w’umuntu. Ibigori akenshi babikoramo ifu y’umutsima canke bakabikoramo ifu y’umusururu.

Umurima munini gose wezemwo ibigori vyinshi. Hagati muruwo murima harinzira abantu bacamwo. Kure gose hari umusozi muremure uriho ivuatsi vyinshi n'ibiti vyinshi birebire. Ibigori bikaba ari vyiza kubera ko bifise intungamubiri nyinshi kandi bifise n'akamaro kenshi gose.

ibigori vyinshi vyumye bimanitse ahantu mu nzu hubakishije ibiti vyinshi n'amabati hejuru, imbere yiyo nzu naho hari amabati atukura, kure gose yiyo nzu haraboneka umusozi ibigori kugira vyume uvyanikira kuzuba igihe kirekire gose abantu benshi barabikora kugirango ukuremwo ifu y'umutsima

Amadiringi menshi asa nkaho ahiye gose amadiringi akaba ari ivyamwa vyiza bikundwa n'abantu kubera ko bifise intunga mubiri nyinshi amadiringi azwiho kuba afisemwo isukari nyinshi akenshi bakunda kuyakoramwo umutobe wayo abantu benshi bakunda kunywa.

Umugore anezerewe yunamye ari mumurima wi karoti akaba afise ikariti nyinshi muntoki uyumugore akaba afise igitambara kibara ryirabura mumutwe akaba yambaye na gapira gafise ibara ritukura kuruhande afise isuka inyuma yiwe hakaba hari ibiti vyinshi nimisozi miremire.

Umugabo ahagaze ahantu hari ivyatsi vyinshi, akaba ahagaze iruhande y'igiti c'ivoka, ariko akora kw'ivoka nini iri kurico giti, akaba yifutse k'umunwa akaba yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ifise ibara ryirabura, inyuma hakaba hari ibiti birebire vyakuze.

Igipande kimwe c’ivoka gikase kirimwo urubuto n’irindi ridakase ivoka ,akaba ari icamwa ciza kizwiho kuba gifise intunga mubiri nyishi gifise n’akamaro keshi ivoka bakunda kuyirya kuvyo kurya canke kuyirya yonyene kukerako ifasha mu gusya neza muvyo kurya umuntu aba yariye ,akenshi banayikoresha mu mushatsi canke ku mubiri kubera amavuta igira.

Umugore anezerewe yikorey'umufuko urimwo ivyondo vyinshi yambay' umupira ufis'inkofero uwo mupira ukaba wera nakandi gapira imbere gafis'ibara ryera, yambay'ipantaro nayo ifise ibara ry'ubururu, inyuma hakaba har'uwundi muntu asa nuwuriko ararima inyuma gose hakaba har'ibiti vyinshi n'imisozi miremire.

Abantu batatu bari mu murima bariko barasarura. Harimwo umugore umwe n‘ abagabo babiri, umugore akaba yambaye igitambara c‘ibara ritukura mu mutwe, akaba yambaye n‘ igitenge kirimwo ayandi mabara menshi y‘ ibara ritukura. Uwundi mugabo nawe yambaye agapira kera kavanze n‘ amabara y‘ urwatsi rubisi, uwundi nawe ari kuruhande yambaye i pantaro y‘ ibara nagapira karimwo utubara twinshi .

Ivoka nziza ikasemwo ibipande bibiri hagati harimwo urubuto. Ivoka ikaba ar‘ icamwa ciza gifise akamaro kenshi, kandi gifise n‘ intungamubiri nyinshi. Ivoka abantu benshi barayikunda kuberako ifasha ivyo kurya kumanuka neza kandi ikaba ifise amavuta ari meza ku mubiri, hari n‘abandi benshi bakunda kuyikoresha mu mushatsi canke bakayisiga k‘ uruhu .

Ikaroti nyinshi nziza zivyibushe zigerekeranye. ikaroti nigihingwa ciza gifise akamaro kenshi cane kandi gifise n'intunga mubiri nyinshi ikaroti zizwi kuba zituma amaso y'umuntu abona neza. abantu benshi kandi bakunda gukoresha ikaroti mukuziteka muvyo kurya canke bakazisya bazikoramwo umutobe wazo kuko zisosa

Abagore batanu bari mumurima uwurimbere yambaye agapira kubururu akenyeye n' igitenge, nabarinyuma bose bakenyeye ibitenge bakaba bariko basa nabashiramwo ivyatsi hagati muruwo murima, hakaba harikirere gisa nigikanye gifise nibicu vyinshi mu kirere.

Umugabo afise imyembe myishi mu ntoki iruhande yiwe hakaba hari n'iyindi myembe iri hasi hasa nkaho ari mu isoko imyembe akaba ari ivyamwa vyiza bifise akamaro keshi cane kandi bifise intungamubiri nyishi abantu beshi bakunda gukora umutobe w'imyembe kuberako usosa.

Igiti kiriko itomati zitarasha neza, hariko itomati zigisa n'icatsi hari n'izindi zitanguye gusa nizigiye gusha zifise ibara risa n'iryumuhondo, itomati akaba ari ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi ku mubiri, itomati zitanga inguvu ku mubiri; kandi zifasha kugwanya ingwara zimwe na zimwe.

Abantu babiri umugore n'umugabo bari mu murima w'imyumbati, bafise igiti c'umwumbati bimburuye hariko imyumbati myinshi, umugabo yambaye ikoti yirabura; n'ishati yera; umugore nawe akenyeye igitenge c'amabara atandukanye, inyuma yabo hari imisozi myinshi miremire.

Umugore anezerewe yambaye agatambara gatukura n'ijipo y'ubururu n'ishati yera ari mumurima wibiraya ariko arasarura ibiraya yahinze abishira mumufuko ,inyuma hari imisozi myinshi, umurima wiwe usa nkaho uri ahantu mumisozi iruhande hari ibarabara ryivu .

Abantu babiri umugabo n'umugore bari mu murima, umugabo yambaye i "chapeau" y'ubururu, umupira w'ubururu n'i "pantalon", umugore asa nkaho asutamye yambaye igitambara c'irabura kumutwe numupira w'irabura, bakaba bari mu murima w'imboga , imboga zikaba zizwi ko ziba zifise intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu cane cane nko kuvura amaso.

Abantu beshi bari ahantu hari ibiraya vyishi vyuzuye ibitebo iruhande harasa nkahantu hari umurima kubera hari ivu ryishi hari n'ibiti vyishi gose, Ibiraya akaba ari vyiza kuberako bifise intunga m'ubiri nyishi ibiraya bitanga inguvu k'umubiri w'umuntu kandi ibiraya birwanya ingwara zimwe n'azimwe zitandukanye.

Abantu benshi bahagaze ahantu hari ibiti vyinshi vy'imyembe hameze nko mu murima, hakaba harimwo abagore n'abagabo. harimwo abantu benshi bambaye udupira dusa n'icatsi bakaba basa nabariko bariga kuri ivyo biti. Hari ikirere ciza hariko harasa izuba rikeyi.

Abantu bari mu murima hari umwe yambaye umupira usa n’ibara ry’ubururu afise ikintu mu ntoke , hakaba hari n’abandi bunamye basa n’abariko bararaba hagati muruyo murima . Uwo Umurima ufise utuyira twinshi hagati abantu bacamwo hakaba hari ikirere gisa n’igikanye.

Abantu batatu bari mu murima w'imboga nyinshi harimwo umugore nabagabo, uwuri imbere akaba ar'umugabo yambaye ikoti rifise ibara ry'ubururu ni ryera akaba ariko ararima akoresheje isuka inyuma yabo hari ivyatsi vyinshi n'biti vyinshi.

Mwisoko ahantu hari ibiraya vyimshi bigerekaranije ahantu hamwe. Ibiraya ni ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi kandi bifise nintungamubiri nyinshi. Ibiraya bizwi ko bitanga inguvu nyinshi mumubiri kandi bikaba bifasha kuvura inrwara zimwe zimwe zitandukanye.

Umugore yambaye ikanzu yera irimwo n’ayandi mabara, yifutse agatambara k’ubururu kurutugu no mw'ijosi, afise ikarote nyinshi mu noki, ahagaze mu murima uhinzemo amakarote. Inyuma yiwe hari ibiti vyinshi birebire hasa nk’aho ari mu misozi.

Umurima urimo ibigori vyinshi vyumye, hasi hari ivyatsi vyinshi. Ibigori vyuma kubera imvura nkeya canke izuba ryinshi gose, bishobora no kuma kubera ko vyagwaye, ibigori kugira bituma ugomba kubitera mu gihe ciza kugira ngo bizokure hari ikirere ciza kivanze n'imvura; n'akazuba gakeya.

Umugore yikoreye isuka yambaye igitenge cibara ritukura ariko aragenda aja ahantu hari umurima wibigori, imyuma yiwe hari imisozi mire mire hariko ivyatsi nibiti birebire vyakuze, hakaba hari ikirere gisa nkigikanye haribicu vyinshi gose.

Umugore ateruye imboga mu ntoke ziri mukantu gafise ibara risa niry' umuhondo, akaba yambaye agapira gafis ibara ritukura, uwo mugore akaba asa nuwuvuye gusoroma izomboga afise muntoki, har' ikirere kibi kirimwo ibicu vyinshi hasa nahagiye kurwa imvura nyinshi gose.

Abantu benshi bahagaze harimwo abagore n’abagabo bamwe bafise imboga mu ntoki zo gutera n’izindi ziri hasi .Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu .Inyuma yaho hakaba hari inzu nyinshi zubakishijijwe amabati n’amatafari .lnyuma yizo nzu hari ibiti birebire vyinshi hakaba hari n’ikirere kirimwo ibicu bikeyi

Umugore arihagati mw'isoko yifutse kumunwa yambaye umupira akenyeye n'igitenge gitukura kirimwo n'ayandi mabara ariko apima ibiharage bitukura kumunzani inyuma yiwe hari uwundi muntu afise igitambara m'umutwe hakaba hari nibindi bidandazwa inyuma vy'ubwoko butandukanye.

Imyumbati myinshi iri ku giti kimwe umaze kwimbura . Imyumbati akaba ari igiterwa ciza gifise intungamubiri nyinshi kandi gifise n’akamaro kenshi . Imyumbati izwi kuba itanga inguvu ku mubiri Kndi abantu benshi bakunda gukoresha imyumbati Aho bayanikira ikamara igihe kirekire kugira ngo bayikoremwo ifu y’umutsima.

Umurima uhinzemo ibigori vyinshi bimwe bihiye n’ibindi bitarasha neza. ibigori akaba aribihingwa bifise intungamubiri nyinshi. Ibigori mukubirya akenshi bamwe baravyotsa bakabirya canke abandi bakabiteka mu mazi ikindi gihe bakabisyamo ifu yayo bakoresha mugukora umutsima.

Ahantu ku musozi hariho abantu benshi bari inyuma , abari imbere n’abagore bane bafise amasuka bariko bararima bose bakenyeye ibitenge bambaye nibirenge, hari umusozi muremure uriho ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi, hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu bikeya.

Abagore batatu bari bako bararima bakoresheje amasuka, inyuma yabo hakaba hari ibiti bibiri binini n'ivyatsi vyinshi. Bakaba bariko bararimira ahantu hasa n'aho ari mu misozi. Bamwe bambaye ibitambara bibiri mu mutwe, aho umwe yambaye agapira kera, uwundi ak'icatsi, uwundi agasa n'ijwi. Uwo uri hagati asa n'aho aryohewe gose.

Abantu benshi bahagaze imbere y’umurima n’abandi babiri bahagaze indani mumurima abari indani mumurima bakaba basa nkabariko barasobanurira abo bari imibere y’umurima hakaba harimwo abagore N’abagabo abagore bamwe bambaye ibitenge hari ikirere kibi gisa nikirimwo imvura.

Ipapayi ihiye ikaswemwo ibipande bibiri hagati harimwo utubuto twishi twirabura ipapayi n'icamwa ciza kizwiho kuba gifise intungamubiri nyishi ipapayi ushobora kuyikoresha ku mubiri canke ku mushatsi ariko ushobora no kuyikoramwo umutobe wayo kuberako uba uryoshe urimwo isukari.

Mwisoko aho abagore bariko baradandaza ibihingwa vyabo bimwe biri mu mifuka hakaba harimwo ama tomate ahandi harimwo ibiraya abagore bamwe bambaye ibitenge bamwe baricaye uwundi afise igitenge mumutwe isoko iba yubatse ahantu hari amazu inyuma hejuru hakaba hari amabati .

Intore nyishi harimwo inini nintoya ,Intore akaba ari igihingwa kizwi canke gifatwa nkimboga ,intore iyo uziriye zonyene uba wumva zirura akeshi intore zizwiho kuba zifise intungamubiri nyishi abantu beshi bakunda kuzirya kugira zivure ingwara nyishi zitandukanye.

Umurima uteyemwo ibigori vyinshi bitarakura neza. Ibigori akaba ari ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi nintunga mubiri. Ibigori benshi bakunda kubisya bakabikuramwo ifu yumutsima canke abandi bakabirya bisanzwe babitetse mu mazi canke bakavyotsa .

Ibigori bitatu vyiza binini bitonoye, ibigori nibiterwa bigira akamaro kenshi kandi bifise intunga mubiri aho bitanga inguvu nyinshi kumubiri wumuntu, ibigori abantu benshi bakunda kubikoramwo ifu ikora umutsima canke bakabiteka bavyokeje canke bakabishira mumazi bisanzwe.

Inka nyinshi ziri ahantu mu kibuga kinini gifise ivyatsi vyinshi gose, zine ziriko zirarisha ivyatsi, hakaba harimwo inka zifise amabara menshi atandukanye. Zimwe zifise ibara ry'irabura ryonyene, izindi zikaba zifise ibara ryera rivanze n'iry'irabura. Izi nka zikaba zifise n'amaherena ku gutwi.

Abantu benshi bari mumurima w'ibigori basa nabariko baratera ivyo bigori, bakaba bambaye udupira bose dusa dufise ibara ryera, bakaba bambaye n'inkofero zose zifise ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari umusozi muremure gose uriko ibiti vyinshi.

Abantu benshi bahagaze mu murima, bamwe bahagaze aho abantu baca mu kayira k'ivu, hakaba hari n'abandi bahagaze mu murima babiri. Umwe asa n'uwuriko arasobanunira abo bahagaze mu nzira, bariko bariga kurivyo biterw. Hari ikirere gisa nikiriko kiragwamwo imvura kubera ko harimwo nabafise imitaka.

Umurima urimwo ibigori vyinshi cane, ibigori akaba ar'ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise n'intungamubiri nyinshi, ibigori ushobora kubirya ubitetse mumazi canke ukavyotsa, ibigori kandi abantu babikoramwo ifu y'umutima uryoha.

Umugore ari ahantu hari intete nyinshi z'ibigori ariko azikoramwo, umugore yambaye igitambara c'ibara ry'ubururu mu mutwe, akaba yambaye n'umupira w'ibara ritukura, akenyeye igitenge, inyuma yiwe hari imisozi myinshi myiza, hakaba hari ikirere ciza kiriho izuba, n'ibicu vyinshi.

Abantu benshi bahagaze basa nabariko barifotoza, bafise ibitegwa mu ntoki hakaba hari n'ibindi biri hasi imbere yabo, inyuma habo hari inzu zubakishijwe amatafari hejuru hariho amabati, inyuma yizo nzu hakaba hari ibiti birebire gose.

Abantu benshi basa nkabariko barakorera hamwe harimwo abagore n'abagabo, bahagaze ahantu hagati hari ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi gose vyakuze, imbere hakaba hari umugabo yambaye umupira utukura uciy' amaboko, akaba afise ivyatsi birebire imbere, hakaba harimwo n'abandi benshi, imbere hari igiti kiriko igitambara gifise ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi basa nabari mu gikogwa rusangi bariko bararima hejuru ku musozi uciyemwo ibice bakaba bariko barakoresha amasuka n'ibindi bikoresho hakaba hari ivyatsi vyinshi kuruhande hakaba hari n'ibiti vyinshi bisa n'ishamba hakaba hari ikirere ciza hari kwaka akazuba gakeya.

Ibijumbu vyinshi bivyibushe bifise amabara atandukanye, harimwo amabara atukura n'ayandi mabara, ikijumbu akaba arigihingwa ciza gikunzwe n'abantu cane kubera ko gifise intunga mubiri nyinshi, ikijumba kenshi iyo ukiriye uba wumva gisosa ariyo mpavu abantu benshi bagikunda, ikijumbu kubera ukirye ushobora kucotsa canke ukagiteka mumazi.

Abantu benshi bahagaze kumurongo harimwo abagore n'abagabo harimwo n'umugore umwe afise umwana ku mugongo afise n'umutaka mu ntoke imbere yabo hari abagabo babiri basa nabariko barabasobanurira, inyuma yabo hari inzu iriko amabati ifise agasengero karekare ukuntu hakaba hari ibicu vyinshi mukirere.

Umugore yambaye igitambara cirabura mu mutwe, yambaye n'agapira gafise ibara risa n'icatsi, akenyeye igitenge gifise ibara ry'ubururu rivanze n'ayandi mabara asa n'umuhondo, akaba ariko arasuka ivyondo, n'ivyatsi mu murima wiwe kugira ngo ibitegwa bikure, uyu murima akaba ari umurima wa kijambere.

Kw'isoko ahantu hari ivyamwa vyinshi bitandukanye hakaba har'abagore batatu bar'imbere ,umwe yicaye abandi babiri bahagaze .Ivyamwa hariho imihwi , imyembe ,amatunda ,amabungo n'ibindi vyinshi bitandukanye .Ivyamwa ni vyiza kumubiri kuberako bifise akamaro kenshi, aho bitanga inguvu cane cane bikavura inrwara zitandukanye.

Ibitunguru bitatu bitukura, ibitunguru ni ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi kandi bifise n'intunga mubiri nyinshi, ibitunguru akenshi abantu bakunda kubikoresha mu kuvura ingwara zimwe na zimwe zitandukanye, harimwo nk'inkorora; canke abandi bakabikoresha mu mushatsi; canke kuruhu.

Ibiraya bimbuye biri hasi mumurima, ibiraya bikaba ari ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi kandi bifise intungamubiri nyinshi kubera ko bitanga inguvu kumubiri kandi ibiraya bituma umubiri w'umuntu usa neza, ibiraya abantu bakunda kubirya babitetse mumazi canke bakabikaranga mumavuta menshi.

Ibiraya vyinshi vyuzuye imifuko biri ahantu hari ivu, iruhande hari umugabo yicaye yambaye ikote yirabura n'iryera, inyuma yiwe hari uyundi mugabo ahagaze yambaye ikoti ry'irabura, inyuma gatoyi hari inzu yubakishije utubati, kure gose hari ibiti birebire hakaba hari n'imisozi.

Abantu benshi bari mu murima w'ibigori bitarakura, harimwo abagabo n'abagore, uwuri imbere yambaye agapira kirabura, inyuma yabo hakaba hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi birere, inyuma y'ivyo biti, hari inzu zimwe zubakishije amabati atukura, hakaba hari n'ikirere ciza, hari ibicu vyinshi mu kirere.

Amavoka ane aho rimwe rikasemwo kabiri rimwe rigaragara ikibuto cayo kirimwo indani. Amavoka ni icamwa cyiza gifise intungamubiri nyinshi. Ivoka ikundwa n’abantu akenshi kubera ko bakunda kuyirya bayishize hejuru y'ibindi vyokurya canke kubera ko itanga amavuta menshi mu mubiri. Abenshi bayikoresha mu mushatsi canke ku mubiri bisanzwe kugira ngo iguhe amavuta.

Amadiringi matoya atandatu n'irindi ritonoye riri ku ruhande. Amadiringi akaba ari ivyamwa vyiza bikundwa n'abantu kubera ko bigira akamaro kenshi. Amadiringi akenshi afasha mu kugumana uruhu rwiza canke mu kuguha imbaraga kubera isukari ibamwo, canke mu kumara inyota kubera amazi menshi abamwo.

Isake nini nziza iri ahantu hari ivyatsi, iyi sake ifise amabara menshi atandukanye. Hejuru ku mutwe ifise ibara ritukura, ahandi n’aho kw’izosi kumanuka ifise ibara risa n’iry’umuhodo ikaba ifise n’amababa avanze ibara ryirabura n’iry’umuhondo. Isake akaba ari igitungwa ciza kubera ko gifasha inkoko kumubona amagi menshi .

Ahantu mu misozi hari abantu batanu , batatu bariko bararima bakoresheje amasuka , uwundi akaba yunamye akenye igitenge hakaba hari uyundi yambaye umupira usa n’ibara ryirabura. Inyuma yabo bantu gati inzu yubakishijwe amatafari hejuru hariko amategura hakaba hari n’ibiti vyinshi inyuma.

Umugabo anezerewe ahagaze mumurima wibiraya, akaba afise ibiraya bimwe muntoke akaba yambaye ikote namarori mumaso , uwo murima ukaba uri ahantu hari imisozi kuberako inyuma hari ibiti vyinshi birebire gose .

Ibitoki bibiri binini biri hasi, ibitoki ni ibihingwa vyiza abantu bakunda kubera ko bifise akamaro kenshi cane; kandi bifise intunga mubiri nyinshi cane, umuntu arya igitoki akenshi usanga afise inguvu nyinshi kandi bituma ivyo kurya ariye bimanuka neza, ibitoke abantu benshi bakunda kubikoramwo umutobe wawo abantu bakuru bakunda kunywa.

Ibitoki vyinshi binini vyiza vyegeranye ahantu hamwe. Ibitoki n’ibihingwa vyiza bifise akamaro kenshi kandi bifise intunga mubiri nyinshi. Umuntu akunda kurya ibitoki aba afise inguvu nyinshi, igitoki kandi bakunda kugikoramwo umutobe abantu bakuru benshi bakunda kunwa.

Ibijumbu vyinshi vy'amabara atandukanye bimwe bifise ibara ryera n'ibindi bifise ibara ritukura, ibijumbu n'ivyiza kubera ko bifise akamaro kenshi cane kandi bifise n'intungamubiri nyinshi, abantu benshi bakunda ibijumbu kuberako bitanga inguvu k'umubiri kandi ibijumbu bikaba bisosa.

Ahantu kumusozi Hari umurima uteyemwo ibigori vyinshi gose. Hagati y'uwo murima harimwo ivyatsi vyinshi bisa nibitandukanya imirima ibiri inyuma, hakaba hari ibiti vyinshi birebire gose hakaba hari ikirere ciza harikwaka akazuba gakeya.

Umugore anezerewe ari mu murima w'ibiraya ariko arasarura ibiraya yahinze abishira mu mufuka, yambaye igitambara gitukura mu mutwe; ishati yera ivanze n'umutuku; hasi yambaye ijipo y'ubururu, iruhande yiwe hakaba har' isuka, akaba ari ahantu inyuma yiwe hari imisozi myinshi hariko n'ivyatsi.

Umufuko wuzuye ibiraya, ibaraya akaba ari ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise n'intunga mubiri nyishi, ibiraya bizwi kuba bitanga inguvu k'umubiri w'umuntu kandi ibiraya bituma umuntu agira uruhu rwiza, ibiraya kandi mu kugira ngo umuntu abirye ashobora kubiteka mu mazi, canke akabiteka mu mavuta menshi abikaranze.

Abantu babiri bari mumurima wicayi. Uwuri mbere n'umugabo afise igitebo kumugongo afise nicuma mu ntoke gikata ivyatsi. Aho akata amababi yicayi ayashira inyuma mugitebo ahetse. Hariho uwundi mugore ariko arakata amababi ayashira mugitebo ahetse. Inyuma yabo hakaba hari imisozi miremire, hari nikirere gisa nabi kirimwo ibicu birimwo imvura.

Abagabo babiri bari mu murima w'ibigori, umugabo ar'imbere afashe ku giti kiriho ikigori asa n'uwuriko arakiraba, umugabo yambaye impuzu zose zisa ishati isa n'ipantaro zose zifise ibara ry'ubururu, inyuma yiwe hari uyundi mugabo yambaye agapira karimwo amabara atandukanye arimwo ibara ryera; n'iryubururu. Hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu biringaniye.

Imyumbati myinshi harimwo iminini n'imitoya iri ku giti kimwe . Imyumbati akaba ari ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise n'intungamubiri. Imyumbati itanga inguvu nyinshi ku mubiri. Kandi imyumbati umuntu yayiriye ntasonza vuba. Imyumbati abantu benshi bakunda kuyikoramwo ifu y'umutsima.

Ikigori gitoya kitarasha neza kiri ahantu mu murima w'ibigori vyinshi, ikigori akaba ari igihingwa ciza gikundwa n'abantu gose kubera ko akenshi bagikoramwo ifu y'umutsima canke ifu y'umusururu ikigori kizwiho kuba gitekwa mu mazi canke ukacotsa.

Umugabo ahagaze ari mu isoko afise imyembe myinshi mu ntoki iruhande gwiwe hakaba hari iyindi myembe. Uyu mugabo yambaye umupira ufise ibara ry'ubururu. Imyembe akaba ari icamwa ciza gifise intungamubiri nyinshi. Abantu benshi bakunda gukoramwo imyembe umutobe uryoshe kuberako usosa kandi imyembe ifasha umubiri gukomera.

Abantu bane bariko bararima bakoresheje amasuka, harimwo abagabo babiri n'abagore babiri, umugabo umwe yambaye inkofero y'ubururu; yambaye n'agapira kera; n'ipantaro isa nkiyirabura, inyuma yabo hari akazu gatoya, inyuma kandi hakaba hari n'umusozi muremure n'ibiti vyinshi birebire.

Umugore ariko aravomerera ibiterwa vyiwe mu murima wa kijambere. Akaba yambaye agatambara kirabura mu mutwe, yambaye n'agapira k'ibara ry'icatsi. Akaba akenyeye igitenge gifise ibara ry'ubururu rivanze nirindi risa n'umuhondo. Hakaba hari ikirere ciza, hariko hararasa akazuba gakeya.

Igitoki ciza kirekire kinini gose kiri ahantu hari ivyatsi, inyuma hakaba hari umugabo yambaye impuzu zisa n'icatsi, inyuma yiwe hakaba hari ibiti birebire gose vyakuze, hakaba hari ikirere ciza harimwo ibicu bikeya.

Umugore yambaye ibitenge bisa birimwo ibara ritukura nayandi. Yikoreye isuka kurutugu ariko aca mukayira kivu gatoya asa nuwuja mumurima .Imbere yiwe hariho umurima urimwo ibigori , inyuma gose hariho imisozi miremire hariho nibiti vyinshi.

Igihingwa c'umwumbati, Umwumbati uboneka aruko uwutaruye ukaba uri ahantu hari ivyatsi, umwumbati n'igihingwa ciza gifise intunga mubiri nyishi ,umwumbati mukuwurya ushobora kuwurya ari wonyene ari mubisi canke uka wuteka no mumazi abeshi bakunda no gukora ifu canke gusya imyumbati kugirango bakore ifu y'umutsima

Ahantu mu kiraro hari umukobwa afise igitambara cirabora mu mutwe, yambaye n’ikoti yirabura n’ipantaro yiwe yirabura. Ariko akora ku nyana ifise amabara menshi atandukanye. Harimwo ibara ryera, harimwo n’ibara ryirabura. Inyuma y’iyo nka hakaba hari ikindi kiraro cayo kiriko ivyatsi vyinshi

Imbuto nyinshi zubwoko butandukanye harimwo amacungwa asa nironji harimwo amapome amwe asa nicatsi ayandi atukura kuruhande hakaba hari amatunda nayo atukura inyuma hari nayandi adahiye neza asa nicatsi inyuma yaho harimwo nimyembe myinshi iri hejuru

Ahantu hasa nko mu kirundi hari abantu benshi, imbere hasi hari ibitegwa vyinshi birunze ahantu hamwe, inyuma yabo hari ibiti vyinshi birebire, abo bantu bakaba basa nabaje kugura ivyo bitegwa vyo gutera, hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu biringaniye.

Imisozi myishi ihinzeko imirima y’icayi hagati muri uwo murima harimwo utuyira abahinzi bacamwo bagiye gusarura ,icayi ni igihingwa ciza gifise akamaro kenshi aho kigabanya inyota canke gifasha mukuvura umutima canke kigafasha mu gusya neza ivyo umuntu aba yariye.

Igitoki kinini ciza kiri hasi igitoki ni igitegwa ciza gifise akamaro kenshi cane kandi gifise n'intunga mubiri nyinshi kubera ko intunga mubiri ziba mugitoki zituma umuntu agira inguvu nyinshi mumubiri kandi igitoki gituma uruhu gw'umuntu rworoha igitoki kandi bakunda kugikoramwo umutobe abantu bakuru banwa

Umugore asutamye ariko aratera ibiterwa vyiwe mu murima yarimye, yambaye igitambara gitukura mu mutwe n’agapira gasa n’icatsi ni pantaro ifise ibara ryirabura. Iruhande yiwe hari ivyatsi vyinshi n’ibiti vyinshi hakaba hari ikirere gisa n’igikanye.

Umurima urimwo Ibigori vyinshi gose bimwe bitarera neza n'ibindi vyeze ibigori akaba ari ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi cane Kandi bifise n'intungamubiri nyishi. Ibigori mukubirya ushobora kuteka mumazi canke ukavyotsa ,Ibigori Kandi abantu bakunda kuvyanikira kugira ngo munyuma babisye bakuramwo ifu y'umutsima.

Ishu iri mu murima wayo , ishu ni igiterwa ciza gifise akamaro kenshi kandi kigira n’ intunga mubiri nyinshi. Ishu zituma Umuntu agira umubiri ufiae inguvu kandi zigatuma n’ivyo kurya bimanuka neza . Ishu abantu benshi ba yifata nk’imboga kubera ko ifasha no kuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye .

Abantu batanu bariko barasarura icayi, bakoresheje uduti abandi n'intoki, bashira mu gitebo bahetse inyuma. Harimwo abagore n’abagabo, bamwe bambaye amashapo, umwe yambaye ishapo itukura n’undi yambaye iyera. Bamwe bambaye ikoti itukura, uyundi yambaye ikoti ry'ubururu, uyundi ry'umukara, n'uwundi iryirabura.

Umurima urimwo ibigori vyinshi bitarera. Ibigori n'ibiterwa vyiza bifise akamaro kenshi intunga mubiri. Umuntu akunda kurya ibigori usanga afise imbaraga, kandi ibigori bikoreshwa akenshi bakora ifu y'umutsima, ku muntu akunda kurya ibigori akunda kubirya bitetse mu mazi canke yavyokeje.

Umugore yambaye igitambara gitukura mu mutwe harimwo nibara ryera yambaye nikanzu y'ubururu ahagaze ahantu hari intete nyinshi z'ibigori zanikiye, afise izindi ntete mu ntoke ariko asa nkaho yimotereza, inyuma yiwe hari umurima w'Ibigori. Hari ikirere ciza Kiri kwakamwo akazuba gakeya hari nibicu vyinshi mu kirere.

Umugabo yambaye agapira k'ibara ry'umuhondo yifutse kumunwa ahagaze mu murima w'amabungo ariko araraba amabungo, amwe ntarasha neza ayandi nayo agiye gusha, amabungo akaba ari icamwa ciza gifise akamaro kenshi kandi gifise intungamubiri nyinshi, abantu benshi bakunda gukora umutobe w'amabungo kubera ko asosa.

Imyembe itandatu isa n'icatsi iri ku giti cayo itarama itaranasha neza. Imyembe akaba ari icamwa ciza gifise intungamubiri nyinshi. Imyembe bakaba bayikoresha mu gukora umutobe wayo, umutobe uzwiho kuba uryoshe rwose n'abantu bawukunda.

Umugabo ari mumurima munini w'ibigori. Afise ibiti vy'ibigori mu ntoki , ariko agenda asa nuwuraba muruwo murima, inyuma yiwe hari umusozi munini gose uriko ibivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi ,hakaba hari ikirere ciza kirimwo ibicu bikeya.

Ivoka n'icamwa ciza gifise intugamubiri nyinshi kandi rifise n'akamaro kenshi, ivoka abantu benshi barayikunda kubera amavuta meza yayo igira. Abantu bashobora gukoresha ivoka k'umubiri kubera ituma umubiri ugira amavuta meza, abandi bakawikoresha mumishatsi.

Umugore asutamye ari mu murima hagati yambaye igitambara c'ibara ritukura mu mutwe yambaye n'agapira gasa n'icatsi n'ipantalo isa n'iyirabura. Ari hagati mu murirma imbere yiwe hari ibitegwa vyinshi, uyu mugore arasa n'uwugiye gutera ibitegwa vyiwe muruwo murima iyuma yiwe hakaba hari ivyatsi vyinshi.

Ibitoki vyinshi binini birunze ahantu hamwe, ibitoki akaba ari ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi gifise intungamubiri nyinshi, ibitoki bitanga inguvu ku mubiri kandi bikaba bifasha kurwanya indwara zimwe na zimwe zitandukanye, ibitoke kandi bakaba babikoresha mu kwega inzoga.

Umurima munini uhizemwo ibigori vyinshi inyuma yuwo murima har'ikibuga kirimwo ivyatsi n'ibiti vyinshi bitadukanye, kure gose hari imisozi miremire hakaba har'ikirere ciza hariko haraka akazuba gakeya hakaba hari n'ibicu vyinshi mukirere.

Umugore yambaye umupira w’ibara ritukura, akenye igitenge kirimwo ibara ry’ubururu n’ayandi menshi, afise agatambara k’ibara ry’igera mu mutwe, afise isuka ku rutugu ahagaze ahantu hameze nk’aho ari mu murima, hari ibiti vyinshi birebire inyuma yiwe hari imisozi myinshi, hari n'ibicu vyinshi mu kirere.

Abantu benshi bari mu murima. Uwuri imbere ari umukobwa ariko aravomerera ibiterwa, bakaba bambaye ibikanzu binini bifise ibara ry'ubururu, bakaba bambaye n'ibirato birebire. Inyuma y'uwo murima har’ibiti vyinshi birebire, kure gose hakaba hari n'umurima w'ibitoke.

Ipapayi zitandatu n'izindi ziri inyuma zishi hakaba hari imwe ihiye isa umuhondo izindi zikaba zisa icatsi iyo zitahiye ipapayi akaba ari icamwa ciza gikundwa n'abantu kuberako gifise intungamubiri nyishi ipapayi keshi bakunda kuyikoramwo umusururu wayo.

Abagore benshi bikoreye ibitebo ku mutwe birimwo icayi bavuye gusoroma, hakaba hari n'umugabo uri hagati yabo, bakaba bariko baca ahantu mu kayira gatoya k'ivu, iruhande yako kayira hakaba hari umurima munini gose w'icayi usa neza.

Abantu batatu bariko barahinga ,umugabo umwe afise isuka yambaye ikoti ifise ibara ry'ubururu hari n'umugore ar'inyuma afise igitambara c'ibara ritukura mumutwe yambaye n'ikoti ryera ,bari mumurima w'imboga inyuma yabo hari ibiti vyinshi, bisa nk'ivyakuze.

Inkoko nyinshi ziriko zirafungura canke gutora aho umugabo umwe yambaye agapira kirabura ariko arazigaburira. Akaba ari ahantu mu giturage hari akazu kubakishijwe ivyondo hari n'ibiti vy'ibitoki. Inyuma hakaba hari imisozi miremire n'ibindi biti nk'aho ari ishamba ry'ibitoki.

Inka zibiri zifise amabara atandukanye, iyir'imbere ifise ibara ryirabura rivanze n'iryera, zikaba zihagaze ahantu hari ivyatsi zisa nkaho ziriko zirarisha, inyuma yaho hari ibiti vyinshi; hari n'imisozi myinshi miremire, hakaba hari ikirere kirimwo ibicu bikeyi.

Abantu benshi bari mumurima harimwo abagore bane n'umugabo arinyuma yambaye agapira kibara ry'ubururu. Umugore arimbere yambaye agapira gasa ni bara ry'umuwondo ariko arimbura ibiterwa vyiwe arivyo ibiraya , kuruhande hari umugore akenyeye igitenge afise umwana muntoki no kurunhande hari nabandi bagore nabo banezerewe bariko bara twenga.

Abantu benshi bahagaze basa n'abariko barifotoza. Benshi bafise ibitegwa muntoki, hakaba hari n'ibindi biri hasi. Inyuma yabo hariho abandi bantu. Inyuma gose hakaba hari inzu nyinshi zubakishijwe amatafari, hejuru hariko amabati. Inyuma y'izo nzu hakaba hari ibiti birebire byakuze.

Abagore batatu bariko bararima bakoresheje amasuka inyuma yaho hari n’uyundi umwe yunamye bakaba bambaye agapira kera ;uwundi yambaye agapira k’icatsi; uwundi yambaye agapira k’ivu. Babiri bakaba bafise ibitambara mumutwe inyuma yaho hari ibiti birebire n’inyuma kure hari imisozi miremire gwose.

Ahantu mu giturage hagati mu misozi hari abantu benshi basa nkaho bari mu gikorwa rusange bariko bavanga amase n'ivu hejuru y'ivyatsi n'ibiti hakaba harimwo abagore n'abagabo bose bambaye udufukamunwa, abagore bamwe bambaye ibitenge mu mutwe abandi bambaye imipira harimwo n'abagabo, umwe yamabye umupira w'ubururu n'uwundi ishati y'ubururu, n'uwundi yamabaye umupira utukura uri hirya hejuru.

Abantu benshi bariko bararima harimwo abagabo nabagore bamwe bafise amasuka harimwo abahagaze, nabandi bunamye bariko baratera umuceri ,kure hari uwundi murima watanguye kwera, kure gose hari imisozi miremire hariho nibiti vyinshi vyakuze .

Umugabo ahagaze mu murima w'ibiraya, afise ibiraya yimbuye mu ntoki, uwo mugabo akaba yambaye ikoti isa n'ivu akaba yambaye n'amarori mu maso, uwo mugabo aranezerewe inyuma yiwe hari ibiti vyinshi birebire gose hasa nk'ahantu ari mu misozi.

Ahantu kumusozi hari abantu benshi bari mugikorwa rusange. bariko bararima harimo abagabo n'abagore bakaba bariko bararimisha amasuka. inyuma yabo hari ibiti birebire n'ivyatsi vyinshi hakaba hari ikirere kiza hari kwaka akazuba gakeya.

Ipapayi ikaswemwo ibipande bibiri, hagati harimwo utubuto twinshi twirabura. Ipapayi ni icamwa ciza gifise intungamubiri nyinshi. Akenshi ipapayi bakunda kuyikoramwo umutobe wayo, canke ukayirya bisanzwe. Ipapayi akenshi ifasha kubijanye n'uruho canke mu nda mu gusya neza ivyo kurya umuntu aba yariye.

Umuntu ariko arakora ku bigori vyinshi vyumye. Ibigori kugira ngo vyume avyanikira ku zuba igihe kirekire gose. Abantu benshi banikira ibigori kugira ngo munyuma babitware baje kubisya bakuremwo ifu y'umutsima iryoha abantu benshi bakunda kurisha imboga canke isosi.

Imifuko myinshi yuzuyemo ibiraya hakaba hari imifuka imwe itonze imbere niyindi itonze inyuma. Ibiraya ni ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise intungamubiri nyinshi. Ibiraya bituma umuntu agira inguvu nyinshi mu mubiri kandi ibiraya bituma umuntu agira uruhu gwiza. Ibiraya abantu bakunda kubirya babitetse mu mazi canke bakabikaranga mu mavuta.

Abantu bariko bararima mu murima bakoresheje amasuka, imbere hari umugabo atambaye agapira yambaye ipantaro gusa; uwundi yambaye agapira kibara ritukura n'ipantaro; uwundi ku ruhande akaba ari umugore yambaye umupira ufise inkofero akenyeye n'igitenge kirimwo amabara menshi, inyuma yabo hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi.

Umufuko urimwo intete z'ibigori nyinshi hakaba hari n'iyindi mifuko kuruhande, intete z'ibigori ni nziza kandi zifise akamaro kenshi gose, aho intete z'ibigori bamwe bakunda kuziteka ukwazo canke bakaziteka zivanze n'ibiharage, abandi bakoresha intete z'ibigori bashobora kuzitera mu murima kugira ngo hakure ibindi bigori.

Imyumbati myinshi isheshe hasi ahantu hari ivyatsi vyinshi, imyumbati n'igitegwa ciza gifise akamaro kenshi, gifise nintunga mubiri nyinshi, imyumbati iyo umuntu akunda kuyirya aba afise inguvu nyinshi kandi imyumbati ituma umuntu ahaga gose, umwumbati bakunda kuwukoresha akenshi bakoramwo ifu y'umutsima canke bakawurya bawutetse mu mazi bisanzwe.

Indimu zine ziri k'ugiti. Indimu ni icamwa ciza gifise akamaro kenshi kandi gifise n'intungamubiri nyinshi. Indimu zifasha koza munda aho zisya ivyo kurya bikamanuka neza. Kandi indimu bakunda kuyikoresha m'uvyo kurya, canke bakayikoresha mu gukora imitobe. Akindi kamaro kayo n'uko ishobora gukoreshwa iriko iravura indwara zitandukanye nk'inkorora.

N'ishamba hagati ahantu hari ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi, bimwe vyakuze bifatanye hagati bikaba birebire gose. Ishamba ni ryiza kubera ko usanga habamwo ibikoko bitandukanye nk'inkende nibindi, ishamba ni ryiza kandi kubera ko ritanga imvura.

Ibiharage vyinshi vy'ubwoko butandukanye bimwe ifise ibara ritukura, ibindi vyera ,ibindi bifise ibara ry'irabura, n'ibindi bisa n'icatsi, ibiharage nivyokurya vyiza bifise intungamubiri nyinshi kuko ibiharage bitanga inguvu kandi bifasha mukugwanya ingwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Ibiyoba bibisi vyinshi bidatonoye, ibiyoba ni ibihingwa vyiza bifise akamaro kenshi, ibiyoba abantu bakunda kubirya kubera ko biryoha, mu kubirya abantu benshi bashobora kubikaranga canke bakabiteka mu mazi, ibiyoba ni vyiza kubera ko bifise intunga mubiri nyinshi aho bitanga amavuta meza mu mubiri.

Ikigori ciza kinini gisa n’ibara ry’umuhondo kiri ahantu mu murima gitonoye , kikaba ari igiterwa ciza gifise akamaro kenshi kandi gifise intungamubiri nyinshi. Ikigori abantu benshi baragikunda kubera ko kiryoha bakaba bagiteka mu mazi canke bakakirya cokeje abandi nabo bakaba bakunda kugisya bagakuramwo ifu ikora umutsima.

Umugore ahagaze ariko aragosora inete z'ibigori akuramwo umucafu. Yambaye igitambara c'irabura mu mutwe, akaba yambaye n'umupira ufise ibara ritukura, akinyeye n'igitenge. Iruhande hari umufuko urimwo izindi nete. Inyuma yiwe hari inzu yubakishijwe amatafari, hakaba hariko n'amabati hejuru.

Ibigori vyinshi vyumye vyuzuye imifuka ibiri. Ibigori kugirango vyume bavyanikira ku zuba igihe kirekire kugirango munyuma babikoremwo canke babisyemwo ifu y'umutsima abantu benshi bakunda kurya kuberako iryoha.

Intete nyinshi z'ibigori, intete zifise akamaro kenshi aho bazikoresha bazisya kugira ngo bakuremwo ifu y'umutsima w'ibigori canke abandi bakazikoresha bazitera mu murima kugira ngo hakure ibindi bigori, intete hari n'abamwe bazirya bisanzwe bazitetse zonyene ukwazo.

Ahantu mukirundi hari umugore anezerewe asutamye, ariko arasanzaza ibiharage, kugira ngo vyume yambaye agapira gafise Ibara ry'umuhondo akenyeye n'igitenge, nyuma yiwe hari inzu zibiri zubakishije ibiti n'ivyondo hejuru hariko n'ivyatsi, nyuma yaho hari ibiti vyinshi birebire.

Umurima munini urimwo amasaka menshi yeze. Amasaka akaba ari igterwa ciza abantu benshi bakunda kubera ko gifise akamaro kenshi cane kandi gifise n'intungamubiri. Amasaka abantu benshi bakunda kuyakoresha aho bamwe bayasya kugira bayakuremwo ifu y'umutsima iryoha, abandi bakaba bakoresha amasaka mu gukora impeke abantu bakuru nabo bakunda kunywa.

Ibiyoba vyinshi vyiza bisa neza. Akaba ari ibihingwa vyiza abantu bakunda kubera ko bifise intungamubiri nyinshi. Ibiyoba akenshi babirya babikaranze ukabihekenya canke akenshi bakabisya, aho iyo fu yayo bayikoresha mu guteka ivyokurya, bizwiho kuba biryoshe arivyo kuba wabitetse.

Umugore yunamye ari mu murima wimboga akaba yambaye agatambara kera mu mutwe akaba yambaye nagapira gaciye amaboko gasa nibara ryumutuku akaba akenyeye igitenge, asa nkuwuriko araraba hagati mumurima hari ikirere kiza hariko haraka akazuba gakeya.

Umurima uteyemwo ibirage hagati muruyo murima harimwo inzira abarimyi bacamwo kuruhande hakaba hari ibindi biharage vyatanguye gukura kure gose yuwo murima hakaba hari ikibuga kinini gose kirimwo ivyatsi, hakaba hari n'ibiti birebire cane biri kure gose.

Umurima urimwo amashaza menshi yeze inyuma hakaba hari ivyatsi birebire inyuma yivyo vyatsi hakaba hari inzu isa niyifise agasongero kanini, amashaza n'ibihingwa vyiza bifise intunga mubiri nyinshi kuberako bitanga inguvu kumubiri kandi bivura ingwara nyinshi.

Umugabo ahagaze afashe ikinga ryiwe ririko ibiharage vyinshi avuye gusoroma, ku ruhande hakaba hari inzu yubakishijwe ivyondo inyuma hakaba hari n'umurima mutoya urimwo ibiti vyinshi vy'igitoki akaba ari ahantu hari ibarabara ry'ivu abantu bacamwo hari ikirere ciza hariko haraka izuba.

Ibiharage vyinshi bitukura ibiharage nibihingwa vyiza bigira akamaro kenshi kandi bifise intungamubiri nyinshi mu mubiri wumuntu ibiharage bifasha mugutanga inguvu mu mubiri w umuntu canke bigafasha mu gusya neza ivyo umuntu aba yariye

Umugabo yambaye ibitenge bitukura harimwo n'amabara y'ubururu nayandi yera ariko arayora ibigori abishira mu gasahani, ibigori n'igihingwa ciza akenshi abantu bakunda gukoramwo ifu y'umusururu, canke ifu yogukora umutsima.

Umurima uteyemwo amasaka menshi meza, yeze hakaba hari ikirere ciza hariko hararasa izuba rikeyi hari nibicu vyinshi, amasaka akaba ari igiterwa ciza gifise akamaro kenshi cane Kandi gifise n'intunga mubiri aho abantu benshi basya amasaka kugirango bakuremwo ifu y'umutsima iryoha.

Umufuka urimwo ibiharage vyinshi gose. Umufuka ukaba uteretse ku mukenke. Ibiharage ni ibiterwa vyiza gose kandi bifise intungamubiri. Ibiharage bifasha umubiri w'umuntu kugumana inguvu. Kandi ibiharage bifasha no kurwanya indwara zimwe na zimwe mu mubiri w'umuntu.

Ibigori vyinshi vyumye biri ahantu hamwe ibigori kugirango vyume uvyanikira kuzuba igihe kirekire rwose abantu bakunda kwanikira ibigori kubera ko bitanga ifu nziza barabitwara bakajya kubisya hama bagakuramo ifu washobora gukoramo umutsima uryoshe.

Umugore y'icaye yambaye agapira gaciye amaboko gafise ibara ry'icatsi, akaba akenyeye n'igitenge ariko aravungura ibigori akurako intete iruhande yiwe hari ibindi ataravungura inyuma yiwe hakaba umurima wavyo vyinshi, hari n'igiti.

Umugore anezerewe ariko aratwenga afise ibiterwa mu ntoki, yambaye agapira kera afise n'igitenge mu mutwe, ahagaze ahantu mu murima harimwo ivyatsi vyinshi, ku ruhande hari n'umurima w'ibigori. Inyuma yiwe hari imisozi miremire, hakaba hari ikirere kivanze kure hari ibicu bisa naho ari ivy'imvura ariko hariko haraka akazuba.

Amasaka n'igitegwa ciza gifise akamaro kanini cane kandi gifise intungamubiri nyinshi, amasaka abantu benshi bakunda kuyakoresha aho bayasya bagakuramwo ifu y'umutsima canke ifu bakoresha mumusururu, amasaka kandi abantu benshi bayakoresha mu gukora inzoga.

Ibigori vyinshi vyumye vyanikiye, bimwe hasi n'ibindi biri hejuru, ibigori kugira ngo vyume umuntu akavyanikira kuzuba igihe kirekire gose, ibigori vyumye abantu babikoramwo ifu nziza y'umutsima canke ifu bakoresha uwo musururu.

Ibiharage vyinshi bitukura, ibiharage n'ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi kandi bifise n'intunga mubiri, ibiharage bituma umubiri w'umuntu ukomera kandi ugwanya ingwara zimwe na zimwe zitandukanye. Ibiharage mu kubirya ubiteka mu mazi bikabira.

Ibiyoba vyinshi biri mu gasahani imbere hakaba hari ibindi biyoba bidatonoye, ibiyoba akaba ari ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise intungamubiri nyinshi kubera ko ibiyoba bituma umuntu agira inguvu nyinshi, ibiyoba kandi abantu bakunda kubikoresha bakuramwo ifu yayo bakunda gutekesha muvyo kurya.

Umugore anezerewe ariko aratwenga ahagaze mumurima hagati yambaye agapira gaciye amaboko kera afise n'igitenge mu mutwe . Inyuma yiwe hari imisozi myinshi n’ibiti vyinshi birebire, kuruhande hari n'umurima w’ibigori, ibiti vy'umye . Hakaba hari ikirere kivanze inyuma hari ibicu birimwo imvura hakaba hari nakazuba gakeya kariko karaka .

Mwisoko ahantu hari ibiharage vyinshi bitonze kumurongo ibiharage bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ibifise ibara ritukura hakaba hari n'ibindi bifise ibara risa nkiry'ivu hakaba hari numwunzane urihagati murivyo biharage hari abantu benshi bari mwisoko basa nabariko barasuma .

Intete nyinshi z'ibigori zir' ahantu hameze nko mw'ihinguriro. Intete bakaba bazikoresha mu gukora ifu y'umutsima canke mu gukora ifu y'umusururu. Intete z'ibigori zifise akamaro kenshi kubera ko zifise intungamubiri nkuko zoba ziri ku kigori nyene.

Ibiharage vyinshi vyuzuye umufuka, ibiharage ni ibihingwa bizwi kuba bifise intungamubiri nyinshi kuko bifasha umutima bitanga inguvu kandi bifasha no gusya neza. Ibiharage ni bimwe mu bitungwa bizi kuba bizimbutse cane kurusha ibindi vyose.

Ahantu hari Ibigori vyinshi vyumye, inyuma hari umutuku yambaye umupira ufise Ibara ry'ubururu. Ibigori kugira vyume bavyanikira kuzuba igihe kirekire, Ibigori vyumye akenshi barabisya kugira baronke ifu y'umutsima.

Amasaka n'igiterwa ciza Kandi gifise akamaro kenshi cane gifise nitungamubiri nyinshi , amasaka abantu benshi bakunda kuyikoresha aho bayasya bakayakoramwo ifu ikora umusururu , canke abandi bakayakoresha mugukora inzoga abantu bakuru bakunda kunwa .

Ibigori vyiza vya kijambere bisa umuhondo bivyibushe, ibigore akaba ari ibihingwa bifise intungamubiri nyinshi kumubiri wumuntu. Ibigori bikaba bitekwa akenshi wavyokeje canke ukabiteka mumazi, akenshi ibigori navyo babikoramwo ifu, ifu bakoresha mumutsima canke mumusururu.

Ibiharage vyinshi biri mu gasahani bisa n'ibara ry'icatsi ibiharani ni ibitegwa vyiza bifise akamaro kenshi cane kandi bifise n'intunga mubiri nyinshi ibiharage bitanga inguvu nyinshi kumubiri kandi bifasha n'umuntu kugwanya ingwara zimwe na zimwe zitandukanye

Inzu itari niniya gose yubakishijwe ibiti, ikaba ifise amabati hejuru no hasi, ayo mabati akaba afise ibara ry'ubururu, hagati muri iyo nzu harimwo amabuye, iyi nzu irasa nkaho yoba ari ikiraro, hanze y'iyo nzu hari izindi nzu zubakishijwe amatafari avanze n'ivu, hakaba hari n'ivyatsi bizungurutse iyo nzu.

Imifuko yuzuye ibigori vyinshi vyumye ,ibigori kugirango vyume umuntu avyanikira kuzuba igihe kirekire gose, abantu banikira ibigori kugirango munyuma babikoremwo ifu ikora umutsima ibigori kandi bifis akamaro kenshi cane kuberako bifise intunga mubiri zituma umubiri w' umuntu ukomera gose.

Ibigori vyinshi vyumvye, ibigori kugira ngo vyume uvyanikira ku zuba igihe kirekire, abantu benshi bakunda gukoresha ibigori vyumye kugira ngo bakuremwo ifu nziza y'umutsima w'ibigori canke abandi bakavyumisha bakabisya kugira ngo nabo bakuremwo ifu y'umusururu.

Impene iri mu kazu gatoya kubakishije ibibaho hagati hari ivyatsi vyinshi , impene irunamye isa n'iyiriko irarisha, impene ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'irabura n'irindi risa n'ivu, impene akaba ari igitungwa ciza gikundwa n'abantu kubera ko gutanga inyama nziza.

Inkoko nyinshi ziri mu kazu gatoya kubakishijwe amatafari manini, hakaba hariho umugore afise igitambara mumutwe c'ibara ryera. Yambaye n'umupira ufise ibara ryera, akaba yambaye n'ijipo y'igitenge. Inkoko ni igitungwa ciza kubera ko gifise akamaro kenshi aho inkoko ziha umuntu amagi menshi kandi zikamuha n'inyama.

Umugore yambaye igitenge c'amabara atandukanye, ahagaze iruhande y'akazu kubakishijwe ibibaho, afise urukwavu mu ntoke, urukwavu rufise ibara ryera; amatwi maremare ,n'amaso atukura, n'utuguru tureture ukuntu, urukwavu abantu bakunda kugorora kubera ko rufise inyama iryoshe.

Inka iriko irarisha mukiraro ifise amabara atandukanye harimwo iryera niry'irabura iriko irarisha ivyatsi biri hasi hanze hariho ivyatsi vyinshi n'ibiti vyinshi birebire hakaba hari ikirere ciza hariko hararasa akazuba gakeya.

Inka ninyana biri mukiraro aho inka iriko irarisha, inka ifise amabara yera nayirabura. Inka nigitunrwa ciza kuberako gifise akamaro kenshi, inka itanga amata , inyama canke amavuta kandi yose afise ingirakamaro kumubiri wumuntu.

Inkoko nini nziza ir'ahantu hari ivyatsi ikaba ifise amabara atadukanye, ifise ibara risa niry'ivu hejuru k'umutwe ifise ibara ritukura, inkoko ikaba ar'igitungwa ciza kubera ko gifise akamaro kenshi, inkoko zitanga inyama zigatanga namaryi afise intungamubiri.

Abantu benshi harimwo abagore n’abagabo benshi banezerewe. Hari umugabo umwe ateruye impene ifise amabara atandukanye: ibara rimwe risa n’ivu n’irindi ryera. Hakaba hari umugore yambaye agapira k’ibara ritukura akenyeye igitenge, afise n’igitambara mumutwe kirimwo ibara ritukura rivanze. Iruhande yiwe hari n’umugabo yambaye umupira ufise ibara ry’ubururu.

Inkoko nyinshi z'ubwoko butandukanye ziri hamwe. Harimwo isake harimwo n'inkoko kazi. Inkoko kazi zimwe zifise ibara risa n'ivu, hakaba hari n'izindi nkoko kazi zisa n'ibara ryera. Isake ikaba ifise ibara ryirabura, hejuru ikaba ifise ibara risa n'iry'ivu. Inkoko kazi zikaba zisa niziriko zirahunga isake.

Inka iri ahantu hari ibiti vyinshi hatoya, iyi nka ikaba ifise ibara risa n'ivu rivanze n'ibara ryera; ikaba ifise n'iherena ku gutwi, imbere yayo hari umugabo ariko arayitera umuti wica udukoko tuba turi ku nka. Umugabo yambaye igishati gisa n'ibara ry'icatsi, inyuma yiwe hakaba hari inzu, hari n'ivyatsi vyinshi.

Ahantu mu giturage hari akazu kubakishijwe ivyondo, kuruhande hari ikiraro c'inka harimwo inka iriko irarya ivyatsi, imbere hari impene nayo iriko irarya ivyatsi, imbere yaho hari umugabo; n'umugore, umugabo yambaye ishati yera; n'ipantaro yirabura, n'umugore yambaye igitenge c'ubururu; n'agapira kiroza.

Inka nziza ifise amahembe maremare gose, ifise amabara menshi atandukanye harimwo iryera N’Irisa n’ivu. Inyuma hakaba hari n’izindi nka hari imwe yirabura yicaye n’izindi zihagaze nazo zifise amahembe ,zifise ibara ryera rivanze n’irindi risa n’ivu , hakaba hari ivyatsi vyinshi bisa ni vyatsi vyumye.

Inka nyinshi zifise amabara atandukanye zimwe zifise amahembe n'izindi zidafise amahembe ziri ahantu hari ivyatsi vyinshi ziriko zirarisha inyuma hari ibiti vyinshi birebire hakaba hari ikirere ciza hari kwaka akazuba gakeya busa nkaho buriko buragoroba .

Inzu irimwo inkoko nyinshi ntoya zitarakura gose hakaba hari n'izindi zisa niziri hejuru, inkoko akaba arigitungwa ciza gifise akamaro kenshi cane. inkoko zitanga amagi afise intungamubiri nyinshi kumubiri w'umuntu kandi inkoko zikaba zitanga inyama iryoshe.

Umugabo asutamye ariko arakama inka akoresheje intoki. Yambaye agapira gafise ibara ry’ubururu n’ikabutura yirabura. Iyo nka ikaba ihagaze ku maguru, ikaba ifise amabara yera n'ayirabura. Inyuma y’iyo nka hari inkwi nyinshi ziri hasi, n’imbere gatoya hakaba hari ivyatsi navyo biri hasi.

Umugabo asutamye yambaye inkofero yirabura, ikoti yirabura, n'ipantalo isa n'iyirabura yambaye agashati kicatsi, naga fukamunwa imbere yiwe hahagaze akana gatoya kariko karafata kumagi uwo mugabo amuhaye. Inyuma yabo hahagaze abandi bantu bamwe bambaye ama pantalo abandi nabo bakenyeye ibitenge.

Inkoko ivyibushe ibundikiriye amagi atanu, iri ahantu hari ivyatsi, inkoko ikaba iri ahantu hameze nkaho ari mu nzu, inkoko ikaba ari igitugwa ciza abantu bakunda gutunga kubera ko gitanga amagi canke inyama iryoshe abantu benshi bakunda.

Abantu benshi banezerewe harimwo abagabo n'abagore. Harimwo imbere umugabo ateruye impene ifise ibara ryera n'ibara risa n'ivu, iruhande yiwe har'umugore afashe umugozi, afise igitambara c'ibara ritukura mu mutwe yambaye n'ishati ifise ibara ritukura ,iruhande yiwe har'umugabo yambaye umupira ufise ibara ry'ubururu.

Inkoko iri ahantu hari ivyatsi isa n'iyiriko iratoragura. Inkoko ni igitungwa ciza gifise akamaro kenshi aho itanga amagi, canke inyama yayo. Amagi yayo akaba afise intungamubiri nyinshi zifasha umubiri w'umuntu gukora neza. N'inyama yayo ikaba iryoshe cane kandi ikaba ari nziza ku mubiri w'umuntu.

Inka nyinshi nziza zifise amahembe maremare gose zifise nibara risa niryivu inka zimwe zicaye imbere zicaye muvyatsi bisa nkivyumye hakaba hari nizindi inyuma zihagaze inyuma yizo nka hakaba hari ibiti vyinshi vyakuze birebire

Ahantu mu kirundi hari ibarabara ry’ivyondo, harimwo impene nyinshi zifise amabara atandukanye, zimwe zera n’izindi zirabura n’izindi zifise ibara risa n’iryivu. Hakaba harimwo abana babiri bari muriryo barabara. Ku ruhande yiryo barabara hari ivyatsi vyinshi birebire vyakuze.

Imbwa iri hagati y'abantu batatu. Uwuri imbere asa nuwuriko arayifunga kumunwa, abandi babiri basa nabariko barayisuzuma. Hari umugore ayikozeko yambaye ikanzu irimwo amabara atandukanye iruhande yiwe hari umugabo yambaye igikoti gisa nibara ry'ubururu yifutse kumunwa nawe.

Inka nyinshi ziriko ziranywa amazi mu mugezi, zifise amabara atandukanye; iyera n'ayirabura. Hakaba hari abantu bahagaze ku ruhande. Umugezi ukaba uri hagati y’imisozi myinshi hariko ivyatsi n'ibiti vyinshi. Hakaba hari ikirere kirimwo ibicu vyinshi.

Inka zibiri ziri mu kiraro, imwe iri mbere ifise ibara risa nkiry'ivu rikaba nta hembe ifise, iyi nka ifise ihereni kugutwi ikaba iriko irarisha ivyatsi iri mu kiraro cayo, hakaba hari n'iyindi nka iri kuruhande ifise ibara ryera niry'irabura nayo yunamye.

Inka nini nziza ifise amahembe maremare inyuma yaho hari izindi nka nazo zifise amahembe zibara ryera rivanze nayandi mabara. Zikaba ziri ahantu hasa nkaho ari mukiraro hari ivyatsi vyinshi. Inka akaba ari igitungwa ciza kizwi kuba gifise akamaro kenshi kubera ko gitanga amata, inyama namavuta.

Ahantu mukirundi hari ibiti vyinshi, nivyatsi vyinshi, hari umugore yambaye agapira kera, akenyeye nigitenge gisa nicatsi harimwo amabara yera. Imbere yiwe hariho impene nyinshi, zimwe zirabura, nizindi zisa nivu. Inyuma yiwe hari inka nyinshi zimwe nazo zirabura, nizindi nazo zifise ibara risa nivu.

Inyoni nziza ihagaze ku giti iriko iraraba inyuma, inyoni ifise amabara menshi atandukanyi ijisho ryayo rifise ibara ry'umuhondo arimwo n'iryirabura inyoni ifise umunwa mutoya ariko uwo hejuru usongoye ariho n'akabara agakeye ku muhondo iyo nyonika bifise amababa n'inyuma havanze n'ibara ryera n'iryirabura.

Ingage zibiri zinini zirabura ziri ahantu hagati mw'ishamba hari ibiti vyinshi, akenshi usanga ari muri pariki yazo, ingage n'inyamaswa nziza abantu bakunda kubera ko akenshi usanga zifise imico nkiy'abantu, ingage akenshi usanga zituriye hagati canke iruhande y'ibirunga vyinshi.

Akanyoni gatoya gafise amabara atandukanye gahagaze kugiti, amababa yako arirabura imbere yaho hasa naho ari ibara ritukura. Utunyoni ni udukoko tugenda tuguruka, utunyoni tuzwiho kuba dukunda kuririmba kenshi mugitondo hakibona, iyo ari mwijoro ntituba tukiririmba.

Inkende ikuze iryamye hasi muvyatsi hagati mwishamba, inkende n'igikoko ciza abantu bakunda kubera ko gifise imico imwe n'imwe imeze nkiya bantu, inkende abantu beshi bazisanga mwishamba kuberako ariho zikunda kuba kugirango zibone ivyo zirya

Urukwavu rwo mw'ishamba ruhagaze ahantu Hari ivyatsi vyinshi, urwo urukwavu rukaba rufise amatwi maremare, rukaba rufise ubwoya bwinshi burimwo amabara atandukanye, harimwo ibara iryirabura n'irindi bara risa n'imvi, urukwavu rukaba rufise umurizo uvanze n'ibara ryera n'iryirabura. ijisho ryarwo naryo ririrabura.

Inyoni nziza ihagaze kugiti ifise amabara menshi atandukanye; inyoni ifise umunwa uvyibushe muremure imbere hasongoye ;hakaba hariko amabara menshi atandukanye harimwo iritukura, iryicatsi ,n'irindi ry'umuhondo ,inyuma naho ikaba ifise amabara yirabura avanze n’ayandi y'umuhondo.

Inyoni nini zibiri nziza zifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera nibara ryirabura mumaso zifise ibara ryumuhondo n'umunwa mutoya usongoye; zikaba zihagaze ahantu kugiti hejuru ,hariho amababi menshi n'amashurwe menshi asa n'ibara ry'umuhondo.

Ahantu hari ivyatsi vyishi n'ibiti vyishi hakaba hari inzovu nini gose iriko irasunika umuntu ikoresheje amahembe yayo ,Inzovu akaba ari igikoko ciza kandi kinini gose abantu bakunda kubera ko usanga citonda atari igikoko gikunda kuba gisara

Ingagi zibiri zicaye hasi zifise ubwoya bwinshi zisa n'iziriko zirakina, inyuma yazo hari ivyatsi vyinshi birebire vyakuze ingagi akaba ari ibikoko vyiza abantu benshi bakunda kubera ko usanga bifise imico imwe n'imwe imeze nkiy'abantu.

Akanyoni keza gatoya gahaze kugiti kiriko utu babi twinshi dutoya, kurico giti hariko n'amashurwe menshi .Iyo nyoni ikaba ifise umunwa usongoye gose, iyo nyoni ikaba ifise n'amabara atandukanye. Ibara rigaragaje harimwo iry'ubururu harimwo n'utundi dukeya twirabura.

Inyoni nziza ihagaze kugiti amababi meshi gose ,iyinyoni ifise izosi rirerire gose ikaba ifise n'umunwa usongoye muremure, inyoni ikaba ifise amabara meshi atandukanye aho mwijosi ifise ibara risa nkiryivu amababa yaryo avanze nibara ry'irabura ni ryera

Inyoni ntoya ifise amabara menshi atandukanye hejuru k'umutwe ifise ibara ry'ubururu harimwo niry'irabura rikeya inyuma kugihimba no kumunwa urabonako ifise ibara ryuburu niry'irabura rikeya imbere yaho kugihimba ikaba rifise ibara rija gusa n'iritukura, inyoni rikaba rifise umunywa wirabura n'ijisho ryirabura ikaba ifise utuguru dutoya dutukura.

Inyoni ifise umunwa usongoye gose, ifise izosi rirerire ,ifise amaguru maremare yonze ,ikaba ifise amababa manini ariko Ibara ryirabura n'iryera rikeya. Ikaba ihagaze ahantu har'ivyatsi inyuma yaho hari uruzi rurimwo izindi nyoni, inyuma yurwo ruzi hari ivyatsi vyinshi.

Inyoni nziza iriko iragurukira ahantu hari urubura rwinshi, iyi nyoni ifise amababa maremare, ikaba ifise n'amabara menshi atandukanye mumaso ifise ibara ry'irabura ivanze niryera no mwi'izosi ryayo ikaba ry'irabura, amababa yayo avanze n'ibara risa n'ivu n'irindi isa n'imvi.

Inka ya kijambere yicaye ahantu muvyatsi ifise iherena kugutwi iriko ibiharuro gatatu kabiri icenda umunani, imbere yayo hari hari inyoni yera ifise umunwa wumuhondo inyuma yayo hariho niyindi nyoni isa nkaho nayo ifise umunwa wumuhondo gusa itaboneka neza.

Inkende nini ifise ubwoya bwinshi, ifise ibara risa n'iry'invi, imbere mu maso ikaba yirabura no hasi ku maguru ikaba yirabura. Iri ahantu hari ivyatsi vyinshi, inyuma hari ibiti vyinshi bire bire vyakuze gose. Hakaba hari ikirere ciza hariko haraka izuba rikenya.

Inkende nini ifise umurizo muremure ifise n'ubwoya bwinshi mu maso nahandi ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'irabura no mu maso ikaba ifise ibara ry'era ni ry'irabura iyo nkende ikaba iri ahantu mu vyatsi vyinshi inyuma hari n'ibiti vyinshi birebire.

Inyoni zitatu zisa zihahagaze kugiti , izi nyoni zikaba zifise amabara menshi atandukanye , umunwa wazo ni mutoya ariko uwo hejuru ukaba usongoye, kuva k'umutwe kugera mw'ijosi zifise ibara risa niry'umuhondo , amababa yayo akaba avanze n'ibara ry'icatsi n'iryubururu. izonyoni zikaba zifise n'utuguru dutoya tugufi.

Inkende zibiri zisa nkaho ziriko zirakina hejuru ku giti, ziriko ziramura ivyamwa bisa nkaho ari ingore canke imvyeyi iyindi akaba ari akana gatoyi katarakura neza. Inkende zizwiho kiba nazo zifise imico nkaho isa nkaho ari iy’abantu.

Inyoni nini nziza ihagaze kugiti cumye kidafise amababi, iyo inyoni ikaba ifise amabara atandukanye hejuru kumutwe kugeza kw'ijosi no kugihimba hejuru ifise ibara ryera, mamaso ikaba ifise ibara risa niry'umuhondo, inyoni ifise umunwa usongoye, amababa yayo akaba Asa n' ibara ryirabura hepfo ikaba ifise ibara risa n'ivu

Igikona gihagaze ku giti gifise amabara abiri atandukanye; ibara ryera n'iryirabura. Hejuru ku mutwe ikaba ifise ibara ryirabura n'amababa yaco akaba yirabura. Ikaba ifise utuguru tutari tureture canke tugufi gose, tugereranye. Ikaba iri ahantu hari ikirere kibi hasa nk'ahagiye kugwa imvura hari ibicu vyinshi.

Inyoni ifise amabara atandukanye inyuma iryubururu imbere iryumuhondo hejuru akicatsi gakeya ikagira umunwa wo hejuru muremure mu maso munsi yijisho hari imirongo yirabura niyera iyi nyoni ikaba izwiho kuba yitwa gasuku izwiho isubiramwo akeshi ivyo umuntu aba yavuze.

Inyoni ihagaze hagati mu vyatsi vyinshi, ikaba ifise umunwa usa n'uwusongoye gose, hejuru ku mutwe kugeza kwi zosi ikaba ifise ibara ryirabura; ahandi ku gihimba ifise ibara ryera, ku mababa inyuma naho ikaba ifise ibara ryirabura, ifise amaguru maremare nayo yirabura.

Inyoni nyinshi ziri ahantu ziriko ziratoragura. Izi nyoni zifise amaguru magufi atukura zikaba zifise umunwa mutoya ariko usongoye. Amaso yazo aratukura hariho n'ibara ryirabura. Izo nyoni zikaba zifise amabara atandunkanye harimwo ibara ryirabura n'irisa n'ubururu rikeya hakaba harimwo n'irindi risa n'imvi.

Akanyoni gatoya gafise umunwa muremure kariko gatamira ifi ntoya gafise utubara twinshi dutandukanye hejuru kumutwe gafise ibara ry'ubururu rivanze niry'irabura rikeya inyuma kwihembe no ku mababa naho gafise ibara ry'ubururu rivanze niry'irabura imbere naho gafise ibara niritukuru gatoya n'utuguru dutoya.

Inyoni nziza ihagaze mu vyatsi vyinshi ifise izosi rirerire; n'amaguru maremare, hejuru ku mutwe ifise ubwoya, mu maso ikaba ifise amabara yera n'iryirabura, iyi nyoni ifise umunwa mutoya ariko usongoye, mwi zosi hari akandi kabara gatukura, ku gihimba ikaba ifise amababa yirabura hariko n'ibara ryera, inyuma naho hakaba hari akabara gasa n'ivu canke ibara ritukura.

Inyoni ifise umunwa muremure gose usongoye ihagaze muvyatsi vyinshi ikaba ifise amaguru maremare cane gose nijosi rirerire inyuma yaho ikaba ifise amabara atandukanye arimwo ibara ryumukara ryinshi ahandi hakaba harimwo ibara ryubururu

Inyoni ntoya iri ahantu mu vyatsi vyinshi .Inyoni ikaba ifise amabara menshi atandukanye harimwo ibara risa n'ivu rivanze n'ibara risa n'imvi. Inyoni ikaba ifise umwa mugufiya ariko usongoye imbere, ijisho ryayo ,ikaba ryirabura kandi ifise amaguru magufi.

Igikona gihagaze hasi ahantu hari amabuye n'ivu gifise amabra abiri hejuru ku mutwe no kumunwa gifise ibara ry'irabura, inyuma kumababa naho kikaba cirabura, inyuma ku mugongo gatoya hari ibara ryera n'imbere hakaba hari ibara ryera ikaba ifise amaguru matoya yonze nayo yirabura.

Inyoni ntoya nziza ifise umunwa mugufiya ariko usongoye ifise amabara menshi atandukanye. hejuru kumutwe ifise ibara ryirabura ahandi kugihimba ikaba ifise ibara ry'umuhondo rivanze nirindi risa niritukura inyoni ikaba ifise utuguru dutoya ihagaze kugiti

Inyoni nziza iri ahantu hari ivyatsi vyiza ikaba ifise umunwa muremure gose usongoye, ifise n'amaguru maremare. Iyi nyoni ifise amabara atandukanye kuva ku mutwe gugera kw'ijosi ifise ibara risa n'imvi, inyuma naho ku mababa ikaba ifise ibara risa n'iry'ubururu rivanze n'iry'irabura.

Inyoni nziza ifise amabara atandukanye harimwo iryorabura n'irindi risa nk'iryera rikeya, ikaba ifise umunwa muto uwo hejuru usongoye. Kujisho rifise ibara risa n'umuhondo. Inyoni ikaba ifise utuguru dutoyi tugufi ariko dusa n'ibara ry'umuhondo. Inyoni ihagaze ahantu hari ikibuye.

Inyoni ntoya nziza ifise amabara menshi atadukanye ihagaze kugita kudafise amababi, iyo nyoni ifise ibara risa nkiry'ivu kumutwe rivaze ni ryera, inyoni ikaba ifise akanwa gatoyi gasogoye kumababa naho har'ibara risa niry'ivu imbere gatoyi hari ibara risa numuhondo rivaze n'iryera.

Akanyoni gatoya keza gahagaze ku giti gitoya gifise amababi makeya hariko n'amashurwe amwe atukura nayandi afise ibara ry'umuhondo, inyoni ikaba ifise umunwa mugufi ariko usongoye, inyoni ikaba ifise ibara ry'ubururu hejuru, inyuma ku mababa ikaba ifise ibara ryirabura, inyoni ifise utuguru dutoya kandi tugufi.